Nguwa imweni ana anohamba eidonhedzerwa, pane humushonga hwaanodonhedzerwe mukanwa otosvisvina otomedza. Zvinosiyana nekubaiwe jekiseni, mishonga iyoyoyo inodetsera kuvharidzire matenda angakone kubate mwana panguwa dzakatarwa kana kuti pazera rakatarwa.

Kune amweni matenda anobatira munhu kubudikidza ngekutogwizana kufema ,kubata kana kudini munhu unechirwewre cho zvakadai ngecovid yapera iyi kushande nemunhu unedenda rakadaro iwewe unofanire kunge wakazviputira mwiri weshe ,weshe pasina kana chinooneka kubve mumusoro kusvike mutsoka uchingosiye kuti madziso aone.

Pane denda rakamboshupa yambo denda recovid raizi Denda recovid rakashupa anhu zvekuti anhu aisatenderwa kuonana akapfeka zvisingazi kuvaputira munhu aifana kuzviputira ngenda yekuti vantu wawairapa ane covidwonanga asingafani kuuya kwauiri.

Mwana mudoko nguwa yeshe yeanoende kuchibhedhlera korapwa kunyazwi warwara ngechirwere chiri, ngedenda riri, mungaa mundani kungaa kukotsora, kungawe chinyi, peshe peaendere kuchibhedhlera unosisire kupimwa kuti aoneke kuti manawo urikukura zvakanaka here. Akaonekwa asikakuri zvinoreva kuti pane denda ririmukati rinoda kurapwa nekukasika.

Kune zvikwangwari zvinokone kudzimikwe munjira kana panoungana anthu zvakanangana nekudetsera anthu kuti aziye kuti anoiite midziirirei denda rinenge ranesa mazuwao kana kuti denda ripi zvaro kuti risakubata tinoridziirira ngenjira iri.

Kunezuva rakapaurwa kubva kunaamweni ruyizi izuva rekurangarira anhu akawome mutezo. Pazuwa iri anhu vanenge vechifundiswa kuti anobatsira seyi, angabetsera seyi anhu aya akawome mutezo kutiwowabetsera kuti zvikasire kuita nyore kukaretu kana kuti hupenyu hwawo ureruke.

Mundaramo munhu haafanirwi kumirire kutanga kubatwe nedenda kuti azorapwa. Zvinokurudzirwa kuti munhu unofane kutogara akabairwa mishonga mumwiri mwake kuitire kuti denda riya rine reinesa riya perinoguma paari rinomudarika. Mwiri wake unokono kurwisa denda iroro harisamubata.

Kune zvirwere zvinoambukire kuende kumweni kubudikidza ngekufema chaiko chaiko saka Kazhinji kacho kana wathongana neanhu ane zvirwere izvona zvakana kuputire muromo wako nemiro kuti pashaye chingapinda ngeipona chingadaro chiricho chirikuhambise utachiona kubva kune uyo kuenda kune uyo. Wakazviputire muromo wako nemiro wakazvichengetedza.

Vanohamba wachifundisa ngezvehutano munharaunda echiunganidza anhu aya anokone kuti apedza kufundisa odaidza ana echichi bvunze zvaazwa vakona uya otopuwe chanopuwa ingawa hembe yakanyorwa nezvedendaro kana kuti ngeyi ana anobazvidakarira maningi zvakadaro.

Ana adoko eipimwe kurebako, kuti areba kusvika pari, nguva zhinji haaiti zvekumiswa zvinoite antu akuru zviya, pane paanoradzikwa echipima kuona kuti vasvika pari, kwakutonyora kuti wareba kusvike papi.

Antu paanoenda muzvibhedhlera korapwa paya kazhinji kacho zvinotonyorwa pashi kuti pauye muntu waida kurapwa pano une makore akati wanga uchirwara ngechakati saka tamupa mushonga wakati kuone kuti anganai akarwara ngedenda rakati nharaunda yakati zvinobetsera kuziya kuti ngeripi denda riri kunyanye kutambudza antu munyika

Varapi vanoshanda neana adoodori, vafanirwa kushanda navo veishekerera. Ngekuti akasashekerera, mwana akanga abatwa ngedenda mangwani, kumuti hambaizve kuya-kuya mwana unochema kurambe kuenda ngekuti unenge echiziya kuti zvinoitikeyo zvinorwadza.

Ndau zhinji dzakaakirwe migodhi yekugweja yeichibudise mvura mvura dzacho dzakashatirawo kuti kuya kuya kunonyanye kupisha kuya mvura yacho inobuda ine munyu inozo chinja nemazino mazino anoite kusvipirika kudai ngendaa yemunyu unenge uri mumvura yemuhodhi asi kune dzimweni ndau mvura yacho yakambanaka yaampo yakachena.

Kune nyika dzimweni dzakatozvipira kubatana pamwepo kuti dzione kuti vantu vaone utano hwakanaka. Nyika idzodzi idzi dzabatana kudai dzinokona kupa antu mitombo yemahara pamatenda aye anenge ashupa mitombo inoita kuti antu asafa ararame zvichibva kune mibatanidzwa yevantu .

Dzimweni nguri kana kwaite denda ratambudza yambo antu anotombodedzana kuti atombobhuirana kuti hino tochidini ngedenda ri radai kutambudza anotomboungana veitemeseke musoro ozviite mugadzirisirei kuri kuyedza kudetserana kurwisa denda rinenge ratambudza antu.

Kuchengetedze utano hweanhu munharaunda ,anhu akaikirwe migodhi yekugweja .Migodhi iyi yakanakire kuti inobudise mvura yepashi ,pasi pashi chaipo chaipo !Itori mvura yakachena isina zvirwere zvainazvo kuburikidza ngepainobva pacho .

Mvura mu mugodhi yakanaka maningi ngekuti yaka chena ayina zvirwere zvei nazvo ngekuti inobve pashi pashi chaipo pashi pevhu anhu ahambi kuende kuretu ko tsvake ngekuti mu godhi unongo iswe padhuze po nepe muno gara chikuru kuti pano batwe mvura ere pona pemuno garapo.

Mvura yemumapombi yakanaka maningi ngekuti kazhinji kacho yemumapombiyo inenge yechibva macho padhuze kubude papombi apa. Inenge ichiiswe mishonga yekuite kuti iuraye zvinokone kurwarisa antu manyoka, marariya chinyi zvinouraiva imona umu yobude papombi paya inenge yatochena.

Mibatanidzwa yenyika inokone kuhamba yechiende kunharaunda dzimweni dzisikaonekwi mvura kana kuti dzinoonekwe mvura dzakasvipa dzega-dzega. Inokone kuende yosvika yogadzirawo migodhi inobudise mvura inozobuda hayo yaamumatepi asi irimvura yakachena kuti vantu vasarwara.

Mihlangano iya inoitwa yakanangana neutano hweantu yakanaka maningi ngekuti inodetsere nyika yeshe kamwe ngekukasira ngekuti umwe naumwe paanobvepo unenge otoenda eiziya kuti zvii zvinofanirwe kuitwa kana kuvharidzire denda rinenge riripo.

Nyaya dzeutano dzinofundiswa ana kubva achiri adoko-adoko, kuti aziye kuti muntu peshe paanenge ari anofanira kugara eyindogeza nyara dzake ngesipo, achikwecha, achichukucha-chukucha maoko acho eshe aya kuti achene, ana anokura eyiziya kuti maoko akasvipa anorwarisa ,anounza matenda.

Munharaunda dzimweni munoshupe mvura zvekuti antu anotohambe mumango akakura kootsvake mvura ngekudaro, kwakauyawo antu akauye kuzodetsera anoakira antu migodhi inobudise mvura, irinyore kugweja zvekuti aninani mwana mudoko unokone kutogweja mvura eitoichera mvura eiendese kumhatso.

Nharaunda dzakawanda dzaane migoghi yekugweja iyi yemvura irinyore yekuti neana adoko anokone kuende kuogweja, eitoc hereredze mvura achiendese kumhatso. Antu akuru akagara kumhatso kuti adetsereke.

Mvura yemimigodhi yakanaka maningi ngekuti aina tsvina inenge ichibve pashi-pashi apo , chako kungoenda kogweja kwakucherera mvura mwoenda nayo kumhatso .Inobetsera ngekuti zvirwere zvinoite zvishomane . Zvemundani zviya zvinoita zvishomane nekorera inoshupa iyani aibati vanhu vanomwe mvura yemugodhi .

Munhu weshe pashi pano unofanirwa unosisire kuende korapwa asinyarina mare unosisire kuti arapwe. Ngekudaro pashi reshe rinokone kugara pashi rechiwirirane kuti anhu ngaatutsire mare kubandiko reutano kuitakuti aninani warwara oone kuponeswa.

Mvura inobude mupombi unotorwa iri mvura yakachena yaamho ngekuti ine mweinenge ichibva yakachengeterwa yoiswa mishonga yakasiyana -siyana kuti ive mvura yakachena isikarwarisi anhu amwa.

Kune antu akatoende kofundira mushandowo wekubetsera antu anenge echitambudzika mundxondo. Iwo anoziva maitire aanozviita kuti muntu kana aine dambudziko rakadai tinomuita mudetsererei kuti ndxondo dzake dzigadzikane .

Ana adoko anoda kupota eiona zvinhu zvinovaraidza zvinonakidza pfungwa dzawo kuti dzivaraudzike vasaita zvinhu zvinovatambudza mupfungwa nguwa dzese kuti vochiramba mupfungwa veidzidza vanoda kupota veitamba veimboona zvinodakadza veiseka panguwa dzekutakazika.

Munhu unenge une zveimutambidza mundxondo dzake unodakarora maningi kugara pake ega usina pasina anhu anomureketesa reketesa, asi kunyazwi zvakadaro unofanire kudetserwa kuti apote eireketawo neanhu eitsvaka anhu anomuaraidza kuti asazosvike pakufunga zvisingazi kunaka zvakadai nekuzviuraya.

Nguva dzimweni muntu akaite ndxondo dzisingazi ku garisika zviya zvino pedzisira zvoyite kuti aite musindo ne anhu kunyazi pa mhatso pa anogara akange oyite musindo vanhu vanosunga makumbo achowo dzimwe nguva ne nyara idzi dzino sungwa idzi kuti ashaye simba rekurwa ne antu.

Kunewo ndau dzakagadzirirwa antu anorwara ngendxondo, kuti akaende ivonaivo vagadzikwemwo vanochiongororwa kuti, voite mudetsererwei, kuti ndxondo dzake dzigadzikane panzvimbo, kuti akone kuite munhu unofarawo mukati mweanhu amweni.

Kazhinji kachona munhu akaoneka aine mhotsi mumusoro usikachatomuzii ngekupeturwa akamonana-monana uinetsvina. Munhu yenayenawo unoonekwe ingatei urimubandiko reanhu anorwara ngepfungwa kana kuti anepfungwa dzisingazi kubatana.

Kazhinji kacho kana ndxondo dzemuntu dzikatambudzika maningi echishaye chekugadzirisa ndicho mupfungwa dzake muntu unopedzisira ondochema. Ndxondo nezviito zvemuntu zvinohambirana ndozvinotume kuite muntu. Kuchema kuri kukombidze kutambodzika kwendxondo dzemuntu.

Kufunda chiro chakambana yaamho. Kufunda chiro chakanaka, achinei kuti arume kana akadzi chakanaka kumuntu weshe. Munhu unofana kufunda. Kazhinji kachona munoenda kofundiswa ngeanhu anenge aine fundo yakanyatsa kukura kudarike yenyu. Mwafundiswa kudaro munozooiwa zvitupa kukhombidza kuti mwabuda mwakona pane zvamakafundiswa zveshe.

Mazuvano kwaane zvibhedhlera, zvibhedhlera zvendxondo, zvinodetsera kutxondanise ndxondo dzemuntu, kuti dzikasatxondana hazvihambi zvakanaka mundxondo dzakemo. Saka kwakazovhurwe zvibhedhlera zvendxondo kudetsera antu kuti asatambudzika mukufunga, vafunge zviro zvakatxondana mundaramo.

Kumhatso dziya dzinoongororwe zviro kudai ngengazi dzeanhu tsvina dzinenge dzaendeyo chinyi kuda kuona kuti munhu unoshupika ngei paya mune mitemo inodiwemwo mune zvinofane kuitwa munoutano hunoitwemwo kuti maa zvinenge zvaitwemwo zvizonyase kuzoonekwa kuti zvabudise kudini zvikasadaro mukasangane netsvina vanope zviro zvsizvo.

Anhu anenge aguma aya asina necha acha kona kuita haa hambi haa gari haadini anhu iwona awo anoiswa mu mubhedha iya inoite yeku sundwa iya kwaku chiite eku sunda koise kwaanoda kurapirwa ngekuti ku murutse muntu kunogona kugwadzisa anoshanda mu basa racho.

Zvibhedhleya zvine zvikwangwari mukati mwazvo wasvikemwo ngekuti zvikuru zvinenge zvakambaakwa yaambo pakakura kutoite panharaunda chaipo. Saka pane zvikwangwari zvakanyorwa zvinomukombedze kuti chakati chinoonekwa pari, chakati chinoonekwa pari, mwechichiteedze pakakombewa kuti ngekuri mwochienda kona iyoyo mweibvunza.

Antu aya anonga auya achikonzwa zvakanyanya ngedenda raanenge ainaro. Dzimweni dzenguva anozi ngasasapetuka kumhatso anomboonekwa ari padhuze neanorapa acho. Eipota echidongorera kuti zviri kudini, izvi zvakanakire kuti anorapa aya anokona kuona zvinomboitika mumhatso ivo asipo.

Kuvhiiva kwemuntu chiro chakambaoma yaambo. Asi zvakadaro dambudziko rimweni rinokona kutopera ngekuvhiivako. Antu acho akanaka havo pakuti anenge echibetserana akachiwanda kuti zvikasire kuita nguva inenge yakazi ndoichange yakambo nyarare muntu, izokwana apedze zvaanenge eiitazvo.

Pazvibhedhlera zvidoko paya masvikapo pakatonyorwa, kuti mutoziya kuti mwechida kuone munhu wakadai munopinde umu, mechide kubayirwa munopinda imu, mechida kudetserwa maphiritsi munopinda umu. Zvakatonyorwa kuti antu asashupika paanopindapo.

Pazvibhedhlera zvikuru paya panenge pakakura maningi zvakadai ngezvibhedhera zveduntu reshe, watosvika pagedhe unosvika paine zvikwangwari zvakakombe kwaunode kuenda, ochiverenga kuti unode kuenda kuri, kana uchida kuenda kunoonekwa vakadzi vane mimba otoziva kuti ngeino, uchida kuende kwakaradzikwa varume vanorwara otozive kuti ngeino uchiende kunze kwezvikwangwari zvinenge zviri pamusuwo.

Kuzvibhedhleya zvikuru kune ndau inogara antu anenge auya nearwere kuti azomirire kuzozwe kuti hino munhu wawo wazinyi ngenyaya yedenda raanenge ainaro. Ndau iyona inenge ine zvekugara zvinenge zviripo vanhu vechigara vakamirire kuzozwe kuti muwere wawo wazii.

Muzvibhedhleya mune pekumirira anhu akamirira koorapwa, munhu asvika unosvika koogara ngekuti watanga kuuya ngeuri pechitererawo wazopedzisira, pane pekugara wanhu akamirira kuti apinde nguwa yeumwe naumwe nenguwa yaanenge asvika yasvika opinde mukati, oenda kunorapwa.

Muzvibhedhleya munoende koorapwa antu munosanga antu akawanda, amweni anokone kurashire zviro zvinokone kukuwadzise amweni muntu otostsveduka otokuwara ipona apa, saka vanonyanya kuise zvikwangwari zvekuti muntu anenge ane zvaarasha pashi zvinokuwadzise amweni ngaakasire kuzvipukuta kuti antu asatambudzike ngematambudziko akadaroko.

Mibhedhu yemuzvibhedhleya inifanire kunge iri iya inodetsera antu asingakoni kuchaite zvimweni zviro ngekuti umweni muntu akoni kusanduka umweni aachakoni kusimuka kumuruka paanenge ari zvotoshupa saka mubhedhu uyu unofanirwa kudetsera muntu kumuruka kana kusanduka kuti zviitire nyore pane ayani anenge achipe mishonga.

Pega pega panenge Paine chibhedhleya chinenge chiripo munthu unotoona ngechikwangwari chinenge chiripo chirikupato, pamweni kuretu nechibhedhleya chacho chakakhombidza kana chakanongedza kuti ngekuri kunowanikwa chibhedhleya chacho.

Kuti antu asahambe mimango yakaeba achiende kunotsvake kupona. Kana kurapwa kuzvibhedhlera ivo anoona ngezvehutano hweantu anokona kutohambira ana muzvikoro echitoenda. Votosvika votokumbire mbatya dzekuisire zviro zvavo otobaira ana umwe naumwe achidzirire chirwere chese chanesa mazuva acho.

Muzvibhedhleya mune dzimweni mhatso dzirimwo dzinoitirwa anhu aya akauya eide kurapwa wotoone kuti ii azviiti kuti apetuke kumhatso anofanire kugarapo echionekwa kuti akone kurapwa ari panzvimbo imweyo mhatso dzakadaro dziripo pachibhedhlera mhatso dzakadaro dzin oenderanawo nemakore adzo kune ana ana anoendawo kumhatso yawo ega antu akuru kwawo ega arume kwawo akadzi kwawo egawo zveindodaro.

Kazhinji kacho muzvibhehleya anhu mwanenge akachengeterwa anorwara akaata muya mune mubhedhu muya kana paite muntu warwara zvakanyanyisa kana kuti unode kumboonekwa ndichiremba ari pake ega vane machira avanotora kukomberedze mubhedhu wemuntuwo unorwra veichinase kumutarisa pasina umweni unovatarisa.

Zvibhedhlera zvemazuwano zvanakire pakuti zvakagadzirwa ngenjira iya yekuti aya asingakoni kuhamba anohamba ngezvimabhasikoro zvawo zvekuchovha zviya akagara anokona kutohambawo zvakanaka pasina chinotambudza uyezve vayani vanochengeta vanhu vanorwara anotogara iponapo echibetsera kuchengeta anhu aya anenge achirwara eitowana chekutorya chaiwo ipapo.

Antu paya panoende kofundisa antu ngenyaya yeutano hwavo anofanirwa kunga iwo antu acho akapfeka zvinhu zvinokombidze kuti antu anoda kofundisa ngezveutano. Anyari mabhachi machena anopfekwa aya anofanira kunge ane zvakanyorwa zvinokombidze kuti antu eutano.

Vantu vanofundire zvekurapa, paya paanenge eitofundira zvekurapa zvacho, anofanire kunge akatopfeke zvinopfekwa ngearapi nguva dzeshe uyezve, zveshe zvaanenge eifunda unonga einyore pashi, kuti asazozvikanganwa nguwa yaanenge aenga ,arohwa ngemhepo paya ndipo paanoti rekai ndechimbo dzokorore zviro zviya kuti zvanga zveimbozwii patange teifunda paya.

Kune zvikomo nezvikomo zvemabhuku akanyorwa. Akanyorwa ngendaa yezvirwere. Chirwere, denda rimwe ngarimwe nezita raro, nezvinorikonzera nemarapirwe aro ngezvinoratidza zvacho. Zvakawanda zvinenge zvirimwo mumabhukumwo. Bhuku rimwe ngarimwe rinonangana nezvirwerewo zvazvo kana kuti nemarapirwe acho.

Kutanga kufunda mayererano nezveutano kwakanaka maningi ngekuti kunoitire kuti wozozviita zviya wakupinda mumunda wacho webasa awuzoshaishi ngekuti mukushaisha unokone kutokuvadzisa vantu. Unofana kumbotanga wazvifundira uchimboita uri wega wozoita paantu woire zvakanaka.

Apasi peshe antu paachahamba achiparidza ngendaa yematenda, kana kuti ngendaa ye utano hweantu , vachihamba muvantu. Pamweni pacho anoita ekuchinyora pashi zviro zvacho zvose ozvinyore pashi. Echindohamba eipa vantu mapepawo echizviverengera . Izvi zvakanaka hazvo asi zvakashatirawo kune asingakoni kuerengera ega.

Vantu vasati vaenda koparidza ngenda yavanenge vachida kuparidza ndiyo Takanangana ngenyaya dzemitambo Anotanga vatunira mapepa akati tichauyayo mazuva akati tichahambira chakati anhu anenge achireketa ndivana ndingi nandingi nandingi.

Makungano anoitwa ayaya ngeantu, achigadzira ngenyaya dzeutano hweanhu anenge akawanda ngekudaro vanhu vanokorera kuona munhu wacho unenge echireketa ngekuti unenge uri mberi mberi Saka vanochiise zvivhiti vhiti zvaanoisamwo zvekuti munotarisa apapo ngekuti munhu wacho amungamuoni.

Nguwa zhinji angezi paanouya munyika dzino dzemu Afirika kudetsera anhu ngenyaya dzeutano anotsvakana anogara munharaundamwo anozwanana mukutaura neanhu emunharaunda echichidetswa ndiwo mukuhamba echidetsera anhu ngenyaya dzeutano.

Kwatove nemazuva akatarwe pashi ekukarakadza ngematenda akasiyana-siyana, akadai ngeshuga, mukondombera, gomarara neamweni matenda adai kushupa anhu pasi pano. Patori nezuva rekuti munotogarira kuti nyamashi izuva rekucherechedza nechirwere cheshuga. Anhu echihamba echiparidzira anhu, chinouya sei, chinodzivirirwa sei.

Kune aya anogare kuretu nezvibhedhleya, varapi vanokona kuendayo nharaunda dziri kuretiyo nematende, vosvika kugadzira mhatso dzavo dzematende. votanga kutorapa vantu vari kudhuzeyo ikona iyeyo nekunogara antu zvinobatsira kuti kunyangwe kunyazi hai asingagoni kuhamba kuenda kuretu pamweni mitezo yakaoma anokona kungosviswawo padhuzepo otobaiwawo mushonga waabofanira kubairwa.

Chiyungu chakadai kuuya mazuwano chakareruse zvakawanda. Anhu akutokone kutoreketa ngendaa yekupona kubva kuzvirwere zvakasiyana-siyana pazvivhiti-vhiti pasina waende kune umweni. Vechitorana pashi reshe Afrika yeshe kwakutoonana pamipikicha anhu eyitoreketa eyitopindurana.

Mwazuva ano anhu mukufunda muya haachaiti zvekuungana phiya. Kubatoti huyai tiungane pano titoronga ngechakati, haachaiti izvona izvo. Voite zvekutoonana pamatiivhii nekuchireketa, uyu obvunza uyu opindurawo, muhlangano weitoende mberi.

Zvakanaka nguwa yeshe kuti munthu aziye kuti ngazi yake iri kuhamba zvakanaka ere ngekuti ikasahamba zvakanaka azvikombidzi kuti pane zvinoda kunasiriswa mumwiri mwenthu.

Pabanze pezvibhedhleya kazhinji kacho panosimwawo maruva akanaka nembuti inodiridzirwa zvakanaka yechichekererwa, chitsarara chinenge chakachekererwa zvakanaka kuitira kuti nemhepo inofemwa ngevarwere inge iri mhepo yakanaka.

Madhokodheya eirape mwana wakambonge akambokuwara zviya kana muntuwo hake wange akambokuwara mutezo yake vanozopota eimuhambisa kuti akakuware makumbo kuitire kumakombo iyaya ajairire kuramba achihamba akaramba akagara pashi makumbo anokona kupetana.

Zvibhedhlera zvizhinji zvakakura yaemho kunyanya zviya zvinomirira dunhu reshe zvinenge zvakakura ngekudaro peunode kupinde pamusiwo patori nezvekuratidza kuti chakati chinoonekwa kwakati chakati chinoonekwa kwakati kuitira munhu asarashika ngekuti ungaswera eitenderera.

Maakirwe akaitwe pachibhedhleya ngeaya ekuti munohamba anhu muya mwakavharidzirwa. Panedenga peiti kunyazwi kukanaya mvura yakawanda anhu anenge echihamba echibve kune imweni mhatso echiende kuneimwe haakoni kunaiwa, anohambe pakaoma.

Vanhu vanoshanda mizvibhedhlera aya kazhinji kacho panopinda mushando paya-paya mangwanani aya. Anotanga awonekwa neakura awo vovaronzera mashandiro avanoda kuita zuvaro kuti zviro zvihambe zvakanaka echironzerwa nemutungamiriri wavo.

Mazuwaano muzvibhedhleya mwane michini irimo yekuvheneka nesuke nzee. Muntu haaambi ngekusukwa usati waonekwa kuti munei. Chinotangwa kuvhenekwa moonekwa muchimbatojeka kuti hlaa moona zvirimwo. Kana muine tsvina, zvino muntu ochisukwa hake nzee yacho, yochichena.

Vantu vaya vanenge varadzikwa muzvibhedhlera vaya, vanenge veipota veizohamba veionekwa ndaanachiremba veipota veihamba veiona kuti pane zvirikuchinja here kana zvirikutonyanyisa echitoona kuti oite mubetsererei mutenda uyu.

Muzvibhehleya umo mune vanhu vanotoonawo ngezvekubanze kwemudhuri wezvibhehleya kuti kwakachena here, echitoona kuti pamire zvakanaka kana paine mabundo eichekererwa, miti yeichekererwawo zvakanaka kuti zvioneseke zvakanaka mumadziso kuti kushata kwekubanze kwentharaunda yacho nearwere acho anotorwara zvakanyanya kudarike zvaakauya eizwa.

Chiyungu chakadai kuuya mwuzvibhedheya chakauya nokunaka kwezviro. Ngekuti karetuko anthu aindorapana mukati mwenyu mwune chakadai tofungidzira kuti chakati. Asi nyamashi unou kumbandoti zve bvaa patiivhi munthu wochizvionera kuti pane dambudziko ngepari. Mushini uyu unenge uchiona zviri mumunthu uchizvibudisa patiivhii kudai nanyakurapiwa wacho unozvionera ega pane dambudziko rake. Zvakabaati mphoryo.

Mapato anoende pazvibhedhleya kazhinji kacho akanaka yambo akanyatsokiakirirwa zvakanaka tikati pamweni kuitira kuti arwere asagujumuka gujumuka asvike zvakanaka pandau yaanenge eienda uye pazvibhedhleya po pakadzarezve zvikwangwari zvinokombidze kuti chiri nechiri chinooneka pari.

Zvibhedhleya zvemutaundi mazuva ano zvabanaka. Zvekuti hakuchina zviya zvekuti masvika nemuntu asikakoni kuhamba munomutwara moenda naye apo momutwarazve aiva kwane zvekuita yekuchovha muntu akagara pashi. Momuendese kwaanodiva mabvayo moenda pamweni muchimuchovha muchichindodaro zvorerusira antu anenge auya ngemurwere kuchibhedhleya.

Kune mhatso dziya dzinonekwa pachibhedhleya dzinogara arwere. Arapi anopota eihamba echiona kuti arapwa avo akamira sei pane zvaanoda kubetserwa ere. Pane zvanoda kututsirwa ere echingodaro ngenguva dzakatarwa.

Pazvibhedhlera zvikuru nezvidoko kunyazi pazvitoro zviya zvinotengesa mitombo pano fanirwarwa kunge paine ndau yekuti vantu vanomisa motokari dzavo. Amweni anouya nearwere amweni anouya kotenge mutombo panofanirwa kunge ari pekumbomisa motikari eipinde muchi bhedhlera mwo kana muchitoro chacho.

Mitombo inenge yaka rongedzwa mu zvitoro zve mitombo iya inofana kurongedzwe zvekuti munhu uno kone kuwerenge zvaka nyorwapo echiziye kuti mishonga uri nekuti azhinji anotoziya ngekuone paka nyorwa kuti ndo mutombo wa ari kutsvaka.

Ana adoko adi zvemitombo izvi inyange zvekubaiwa ambozvidi, kutozwa kuti chibhehleya, mwana unototambudzika. Mwotoendeyo zviya unotoendawo nemunhu weunotoenda naye mwobetserana kobatirana mwanawo Uchida kuti abaiwe zviya, uriwega dzimwe nguwa autozvikoni, mwotobetserana kuti a one kubaiwa.

Vanthu vazhinji vanohlupeka ngekurwadza kwemirenje kunyanya pamabvi apa vano korere kuhamba kuronze kuti mukatimwo panenge paite kupera waite mwongo yemakodo mukatimu munthu wokorere kuhambe zvakanaka.

Kune zvimweni zvirwere zvinokona kubate muntu zvekuti unokona kutombogara muchibhedhleramwo nguwa yakareba ngekudaro kana ari mwana wechikora anokona kutombofunda arimwo muchibhedhleramwo achitopuwawo zvapuwe amweni achitonyorawo pashi arimwo.

Kuzviputire muromo wako nemiro yako zviya ,weishanda neanhu ane matenda akasiyana-siyana ,zvakanaka maningi ngekuti zvinoitire kuti iwewe, nyakurapa usabatire antu, ane matenda aunenge wasangana nawo. Pane amweni matenda anouye kune iwewe kubudikidza ngekufema chaiko, kana kuti ngekutaura nemunhu. Kureketa chaiko-chaiko wotobatira .Saka kuzviputira kunoite kuti usabatira.

Kazhinji antu anorapa antu aya anotanga ngekutobvunza iye wacho murwere kuti uri kutambudzwa ngei ochitsanangura zvaanozwa mukutsananguramwo umu murapi unobva atobata kuti muntu urikurwara nechirwere muhloboi uye omuite murapirei kuburikidza ngezvaanenge atsanangura

Vana mai vanenge vakazvitwara vanopota veienda koonekwa kuti mimba iri kukura zvakanaka here zvinoonekwa pamuchini vachiti kubate pandani pacho kudai zveitobuda pamuchini muchini pakuti ndani yokura zvakanaka here kana kuti aisi.

Mazuwa ano muntu weshe waenda kuzvibhedhleya kotsvaka kurapwa eyigumeyo chekutanga unotanga kuonekwa kuti mwiri wake urikudziya zvinoenderana nezvinodiwa ere apedze izvozvo oongororwazve kuonekwa kuti ngazi yake ikuhamba mahambire ainofanirwa kunge ichiita ere ngekuti ukahambise maningi zvinokombise kuti uri kurwara ikahamba zve zvishomani handizvopi pane zvinotarisirwa kuti inge ichihamba .

Amweni matenda anokone kutoonekwa ngekundotarisa kudai, ngekuti ukatoti muntu unze nyara yako kudai ukatoitarisa kudai unokone kutozvionera kuti mutu iyena unengazi ere kana kuti haana, kuyazwi usikazi kutarisa zvimweni zveshe. Kundoringire nyara yake kudai, inotokubhuyire yega kuti muntu haana ngazi.

Michini yechirungu yakadai kuuya iyi yakanaka maningi kunyanya panyaya dzeutano hweantu, ngekuti dzimweni nguwa zvinenge zveitambudza antu muntu unokone kutozvitsvaka pamuchini uchitsvake kuti chiini chinombokonzerwa ngei, zvinorapwa ngei muntu ungaitei kuti zvidzakire.

Gomarara riri muchibereko idenda rakashata yaambo. Kana rabate muntu kazhinji kacho kumagumo kwako aa kupedzisa ngekufa kwemuntu. Saka muntu akandozwa kuti une gomarara remuchibereko antu anotya kwaakutange kutorumbarumba. Asi zvakadaro tinokone kurikunda.

Chirwere achingotangi ngekuamba kungoguma chine zvechinotanga chembokombidza kuti zvinogone kudai zvakakombe chitwere chakati chichade kuzokubata dai ngemakumbo anotanga ngekumbokurwadza dzimwe nguwa wombotere zvinokudetsere mukuhamba asi unozopeisire kugara pashi makumbo aya asingachato hambi.

Kazhinji kacho, nguwa zhinji aya anoshande munenge mweivhiiwa anhu nekutarisa zviro zvakakanganisika mukati mweanhu anozviputira mwiri yeshe nemiromo nechiinyi, unosiye madziso bedzi ekuti uone paari kushanda ende kana paite munhu unovhiiwa anhu eshe anoungana kuite karikiriki kuti aone kukasire kupedze munhu uyo ngenguwa yakatarwa.

Dambudziko, denda renyamakazi ranetsa akawanda, ngekudaro vantu vave kuenda kuzvibhedhlera zvepadera, zvinovheneka mukati memiiri memuntu zvichiona kuti ndepari pacho pakabatwa nedenda rakadayi kuti aone kuponeswa.

Michini yemuzvibhehleya paya peinozwi yafa inofana kunasirwa ngaantu anoziya ngezvemichini yachoyo ikanasirwa ngeanhu asiwo asingazii ngezvazvo inokone kuzoerenge zvisizvo yopaanhu futi zviro zvisizvo.

Zviro zvinenge zvatorwa kuti zviende koovhenekwa muzvibhedhleya zvinoona ngezvirwere zveantu zvine pezvinochengeterwa panenge paine mudziira wakafanana neunenge ungoripo zviri mumwiri zvakadai nengazi, tsvina, besha chairo. Vamwe vanotorwe tsvina chaiyo zvinofanire kunge zviine mudziira wazvinenge zviinazvo zviri mumwiri.

Kune antu anoitavo basa rekuhloye ngazi iri mumwiri memuntu, echide kuone kuti yakambomirise kudini. Izvi zvakanaka ngekuti zvinokone kuti muntu aziye kwekuti rudzi rweropa rake ngeruri. Paya paanopinde damudziko ringaa njodzi inoda kuti atutsire ropa unofanirwe kututsirwe rakafanana nerake.

Michini inoshandiswa kuvhendenya anhu mizhinji yacho yemuzvibhendleya zvikuru inenge ine mavhiri yekuti ikone kuhamba kubva pandau iyi kuenda pane imweni ngekuti amweni atenda aatookoni nekuhamba aakoni nekusimuka asi chezvinoita kuchindosunda michini weiita wekusunda weihamba ngemavhiri uchienda pane munhu wacho.

Muntu wega wega wakafanire kupima kuti mwiri wake unoreme zvakadini nekuti kurema kwemwiri kunoka kuronzazve kuuya kwezvimweni zvirwere pane kurema kunotarisirwa zvichienderana nekureba kwemunhu kuti wakarebe mureberei kana mwiri ukazokurisa maningi unodaidzawo zvirwere zvakadini, zvakasiyanasiyana.

Muzvibhedhlera mune dzimweni mhatso dzinenge dziripo dzinoshanda nemitombo bedzi bedzi. Mitombo iyi ine mudziiro wainotarisirwa kunge yechiita. Aifanirwi kupisha aifanirwi kutonhora imweni yacho inoiswe mwakaenderana saka kune midziyo yakadaro inoonekwe mwona umwomwo munoiswa zvirozvo zvinoenderana nemidziyo inenge yeidiwa.

Mumbatso muya munoongororwe matenda anotambudza antu mune zviro zvakakosha zvinonge zvirimo zvisingadi kubatwa-batwa ngaakawanda ngekudaro munenge mutori nemitemo inenge yakanamirwa mumadziro kuti mwapindemo muziye zvemunoita ngekuti mukaita zvisizvo munokone kutokanganisa antu kana kuzitokuwadzisa antu.

Migomo yekurashire marara chinhu chakakosha yaamho panogare munhu mungaa mumhatso, mungaa mumhatso dzinorapirwa anhu dziya munofanhwe kunge muine migomo yekurashire marara, inovharwa padera payo, kuti marara aya anonga arashwemo ayani, asauye kupetukirazve kuanhu, ngekuti ndozvinounze zvirwere kuantu.

Mhatso dzinoongorerwa wanhu matenda akasiyana-siyana, dzinenge dzinewo zvekushandisa zvakasiyana-siyana. Pane panovatwa ngemanhede, ngemusana. Panogariwa, panotariswe mudenga, zvichindoenderana nezvoode koonekwa.

Kana denda remuntu rashupa muntu anyanya kutambudzika ngedenda unotorwe kana tsvina yake, kana weti yaanoita, kana mata mumukanwa, kana mabesha chaiwo echiendeswe kune mphatso dzinoenda koongorora kuti muntu uyu zvinombomunetsa zvimbori pari zvinobuda imwona muphatso idzona idzo.

Kazhinji muntu eide kuongororwe zviro zvakaite mvura zvakadai ngeveti kana kuti ngazi yemuntu. Kana kuti masodzi pane turo tunoshandiswe kumwe mvura yacho ondoti donhedzerei panodonhedzera. Zvinobudapo ndozvinozokombidza kuti vetiyo kana ngaziyo yakamirise kudini.

Mundaramo mwetinorarama, muntu wega-wega unorarama ngengazi, asi muntu unofane kunge weiziya kuti ngazi iri mwaari muhloboyini kuitira paya paunopindana nedambudziko, anokudetsera anofane kukudatsera eikuisire ngazi yakafanana neiri mumwiri mako. Ukasadaro zvinokone kukushatira.

Kana muntu achinge akonzwa kwenguva yakareba kazhinji kacho unozotorwa ngazi yake yoendeswa kuzvibhehlera zvepamusoro kuti rohloiwa ngazi yake yohloiwa kuti chinyi chinombokutambudza mungazi nguwa dzimweni ndimo munezobve zvekuti urapiwe nenjira iri kuti upore

Madhokoteya anotoziya zvaanoita kubudikidza ngekutarisa ana echitamba nawo. Akamuti ita chekudai oona achiita, akati ite kudai oona achiita otoziya kuti mwana uyu ndxondo dzake dzakamire zvakanaka asi akaona pasina chinenge chechiitika otoziya kuti pane zvinode kugadziriswa ngekukasira.

Zvibhedheleya zvizhinji paya panenge pakanyorwa zita rechibhedhleya choo panochitonyorwa zvee nezvinoitwa poo zvacho kuitira kuti muntu asapedza mukuwo wake akagarira zviro zvisingakoni kuitwapo zvakadai ngokuti zvimweni zvibhedhleya hazvikoni kuvhiya musoro iwowo wogarirapo wakatonyora zvavanoita kuti ngezviri.

Madzimai anenge aine mimba zviya kana yakusvika mazuva acho ekuti ibarwe anotozi ngaachigarire pachibhedhleya asasaende kumhatso. Kuitira kuti apote achionekwa kuti zvakuguma ere kana kuti hazvisati. Azobarazve zviya anombozi ngaati gareizve muzvibhedhleyamo echionekwe kuti mwana vacho vabaite zvakanaka ere asati aenda kumhatso.

Mukadzi kuti aine mimba zviya unenguva yaanopota echibairwe majekiseni amweni anoitire kuvharidzire matenda anokone kuzobate mwana kubudikidza ndimai acho. Saka kubairwako kwakanaka ngekuti kunochengetedze mwana urimundani kubudikidza ndimai akatware mimba.

Mwana abarwa zviya eikura unondoramba echindopetuke kuchibhehleya kwakabarirwa echienda koonekwa zvechienda nekuti wane nguwa yakadini wazvarwa, pane ngozi mukuwo inotarwa kuti nguwa yakati munofana kupetuka naye pano echichindoongorora kuti mwana uri kukura zvakanaka ere ngekuti paripo zvinoratidze kuti mwana asi kukure zvakanaka zvokasire kunasiriswa.

Kune mihlongano yakanaka maningi inoitwa ngevanoona ngezveutano hweanhu azhinji ana mai anouya naana awo adoko echichidzidziswa kuti anaawa anoitwa muchengeterweri kuti akure zvakanaka pasina dambudziko.

Majekiseni anobairwa anhu aya, anotonga akatonyorwa, pekupime kuti mutombo unode kubairwa munhu, unofane kunge waka wanda zvakadini? Ngekuti kusaakupima kunokona kuita kuti mutombo uwandise mumunhu, kana kuti uite mushomani munhu okorera kupora.

Zviro zvekutwarise mutombo muchibhedhlera zvine mavhiri kuitire kusunda ngokuti munhu teyishande mushando wekupa vanhu mutombo unoswera arwadziwa ngemaoko ngokutwara saka zvekusunda izvezvo zvakanaka kuti zvinorerukire kuti kune munhu ane mushando kuti azonyanyi kuremerwa.

Mazino aya anonga aitaburi buri pakati apa azvironzi kuti auchatokoni kutorya kana kutoti otodamburwa otobviswa. Anokone kuiswa namo mukati mwawo yechiyungu, onamirwa, oenzana odzokera pazvanga zviri pasati paneburiro.

Muzvibhehleya pakuvhiiwa kweanhu paya pane zvigero zvakasiyana-siyana. Zvinotosiyanawo nemamiriro azvo zvichienderanawo ngekuti chigero chacho chinoda kushanda kudini. Zvinoda kucheka zvakapinzawo zvinode kungobvise chiro, zvinewo pekungobata kusimudze chinode kubviswa chacho veingodaro.

Zvinhu zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvizhinji zvacho zvakadai nemishonga machira chaiwo anowaridzwa madhishi aya anotwarirwa zviro azvitwarwi nemaoko zvinoitwa yekuiswa kudai mekusunda ngekuti azvidi unokona kudonha kudai mopanya zveshe zvimweni zvinorema zvekuti atitwari nemaoko Saka zvimweni tinosunda kuti zviite nyore kuhambisa zviro.

Kwaane humweni humuchini hwakaite ingateyi humatiivhii kudai hwekuti ukangaise padziso kudai tokukombidze dziso racho reshe nezveriri nemukati mwaro ukaise panzee Inokukombidza zvese zviri mukati mwenzee mwacho yakanaka maningi ngekuti inokasire kuziye panoda kudetserwa.

Zviro zvinoshandiswa pakuvhiiwa kwevanhu kana pakurapiwa kwezvironda zveanhu anenge ane zvironda zveshe. Zvakagadzirwa ngesimbi yakanaka isingaiti ngura ngekuti ikadari inokonazve kuunza zvimweni zvirwere mumunhu. Veshe zvirinyore zvanyasukwa zviya zvinooma zvakanaka. Azviiti ngura.

Mubhedhu yemuzvibhehleya inokone kusimudzika inokone kudzasirwa zvichienderana nemunhu unode kuiswapo. Kana parikuiswe mwana mudoko zviya mubhedhu yacho itori nezvekuzohaka kuti mwana asadonha kana ari mwana mudoko unenge waiswapo.

Kwaane imweni michini inongodetsere kubatabata nyama dzemunthu kunyazi pasina munhu wekubata kundogarepo bedzi, kundogarepo kwako muchina uya wototanga kuita basa rawo uchitorapika wakadaro wakagare pashi kudaro.

Mitombo imweni haitombodi mhepo ngekudaro inotsvakirwa mamweni makaba akavharwa zvekuti ndii pekuti apana nepanotombopinda nekamhepo. Panenge peipinda mhepoko unenge wotoshandiswa. Zvikasadaro zvikangorohwa ngemhepo unongove wekurasha weshe.

Antu aya anenge aonekwa asina ngazi mumwiri mwawo, anokona kuisirwawo ngazi. Asi ngazi yaanoisirwa unofanira kunga iri inoenderanawo nengazi iri mumwiri mwake muntu wacho. Ngazi yacho aiiti ekubairwa baa, inohamba ngemuchini yechiendesa kwainofanirwa kunga ichipinda ndikwo ngekuti ngazi ine mahambiro ayo mumwiri.

Chibhedhleya chimwe ngachimwe chinofanira kunge chiine motokari dziya dzekuti kana weirumbe kootora anhu anonga arwara zvakanyanyisa kuti akurumidze kuende koodetserwa panofanira paine motokari, motokari idzi dzinorumba ende adzimiswi peshe padzinenge dzeihamba dzinorumba.

Anhu aya anonga akakuwara murenje wakagurika kana kuti wakakuware mukati kwaane zvinoite yekudhlokwa mumukumbo mwachomwo zvechibetsere kuti mukumbo ukasike kupetuke pawanga uri pekutanga.

Antu anozoenda koorapa antu vanozwa mazino, anotanga ngekufunda echishandisa mazino ekunyepera kuti aone kuti muntu une mazino manganai? Akamirisa kudini? . Kana richizi rakaora rinenge rakadini? Rinogadziriswa sei? Zveshe izvo anozvifunda kubudikidza ngemazino ekunyepera.

Pane humweni humichini hunoshandiswe muzvibhehleyazvo humweni ngehwekutakure mamwe mapepa anenge ane mishonga zvisingakoni kugadzikwe pashi. Zvakanakire kuti chinokone kungosundwa cheiende panzvimbo pachinodiwa pane kuti anhu asumudze echiende nacho. Kusunda kurinyore pane kumwirudza.

Michini iya inohloya yechitobudise pamupicture zvayahloya yakanaka ngekuti nyakurapwa unotobvapo eitoziye kuti zviro zvake zvakamirise kudini amweni anenge eindofunge kuti munhu wamutaurira/wamutarisa wanyepa asi ukazvionera wega unogonda.

Imweni michini inoshandiswa muzvibhedhlera inotoda antu anenge akafundira kuishandisa ngekuti umweni akainingura kudai apana nechanoona nepanoziva pekubata haaana unenge wokuwadzisa vantu Saka zvinoda vantu vakazvifundira vanoziva zvavanoita.

Amweni matenda anoparadzirwa nekubatwa zviro zveutsvina zviro zveikonzeresa matenda muntu asabatira matenda ayani zvechikuita asibati nyara dzako kuputira nyara kuita zvekubatisa kubata ndiri usingabati ngenyara dzako.

Kazhinji midziyo inoshandiswa muzvibhehleya ngeiyani inesimbi yakaite kuchena kuda inopenyerera yekuti chero mukanyaiyi nyika muvura aiti ngura inenge akandonaka yakadaro saka inoite kuti zviite nyore kuzvisuka nekuzvichenesa nekuzvishandisa paantu akasiyana siyana.

Zvakakosha muupenyu kuti munhu aziye kuti mwiiri wake urikupishe zvakadini. Nokuti kune kupisha kunotarisirwa, haufanhi kunyanya kupisha, haufanhi kunyanya kutonhorera saka kana uchinge waziya mapishiro arikuita mwiiri wako zvinokudetsera kuziya kuti urikurwara ere kana kuti andoriwo mamirire ekubanze.

Midziyo yakushandiswa muzvibhedhlera mazuva ano mizhinji yacho yakushandisa magetsi inenge itorine tambo dzakareba dzinotore mwoto wemagetsi dzichichite zvawanoda kuti zviite zvinoitwa kazhinji muchibhedhlera zvechiyunga zvakadai kuuya mazuvanaya.

Muzvibhedhleya munorapwa antu munokurudzira kuti munge muine mudxomo mwekurashire marara. Mudxomo iyi inofanirwa kunge yechivarika kuitira kuti tsvina iya inenge yapinda mukati iya ivharirwe isadzokerazve kuvantu ngekuti enenge yarashwa. Mukudzokera kuantu kwayo ndikozve mukutwara matenda kudzokera nawo kuantu.

Irobandiko rekurapa munozoende kosiyaniswazve kutimunhu unode kurapwei munhu oende kogwinyirire ngechiro chimwe chaanode kurapa. Zvakafanana nechiremba unozwi ndichiremba unoone ngemakodo eanhu unofana kunge akatomboone mamirire akaite makodo acho kuti pazoite dambudziko unoziye kuti godo iri rrakabve apa kuti azoone kuzvirapa.

Kune humweni humuchini hwakaita ahwo hudoko asi hunobetsere kuzwe kuti muntu uri kufeme zvakanaka ere kana kuti uchafema ere zvinonyanya kushandiswa nganachiremba akuru madhokodheya echida kuona kuti muntu uyu chokwadi wafa ere kana kuti uchafema zvinoronza munzee mwake ukatoona aisa munzee kudai echichdai pamwoyo pemuntuwo iye ega ndiye unozwe kuti muntu uyu uchafema ere kana kuti apachina.

Muntu kana aine dambudziko remazino zviya unokone kuende koisirwe echingezi kana akabva zviya, ekuite ekuisira, kuti mwooata zviya mwobvisa moisa apo. Kwaedza zviya mopfeka, mechichindodaro. Vamweni vanode kundoise zviro zvekunakisa-nakisa padera pemazino aagara anawo zvekuti kana wosekerera kudai zvinenge zvakabati mhoryo.

Muzvibhehleya zvechiyungu mwazare michini inodetsere kuti anhu kuti aone kuti zvirikuhamba sei pamuwiri apa. Michini iyi inogona yakatounzirwa kune murwere zvekuti mwasvikayo amudi kumbobvunza kuti uri kufema ere munotonase kuningira kwazvinenge zvakakombidzwa kudai. Echitofema zvinenge zvichikombidza zvega kuti uri kufema.

Mazino mutezo wakakosha yaambho pamunthu anode kuchengetedzwa nguwa yese eipota eionekwa kuti anedambudziko ere kutibasina mworamba mweichengetedza kudaro eikweshwa zuwa ngezuwa mazino anofana kugezwa ngekuti kuzorwadza kwawo agh zino rinorwadza rinotambudza kuzorirapa rarwadza.

Antu anoshande muzvibhedhleya ane zviro zvaanoshandisa kuti asabate zviro zvemuchibhedhleyamwo ngenyara dzavo. Vanokone kupfeke mapurasitiki aye anopinde zvikunwe. Mune zvimwe zvimuti zvavanoshandisa kubatise zviro zvimweni zvavanobata kuitire kuti vasabate ngenyara dzavo ngekuti vanozopedzisira vootorwara.

Kune anhu aya anenge anedambudziko remakumbo .Angaa anorwadza kana kuti munhu anenge akakuvara ,aachakoni kuzvihambira ega asina paakatsamira. Anezviro zvaanopuwa zvinoadetsera kuti akone kuhamba akatsamira pachiro cho ichocho kuitira chimubetsere pakuhamba paya.

Zvibhedhleya zvikuru zvine michini inobetsera antu anenge auya kuorapwa ngenzira dzakasiyana-siyana. Dzinorerutse mukuite zviro, amweni haakoni kuhamba, amweni haakoni kuswatuka, amweni haakoni kukotama. Zveshe izvi zvine michini inoonekwe muzvibhedhleramwo. Michini iyi inodetsera anhu kuita zvaasingakoni zvacho.

Kunewo michini inodetsera vaya vanenge vasikachakoni kufema, anenge asisina mweya wekufema anochiita ekuisirwawo , mweya wacho unotengeswa muzvibhedhleramwo vanotengeserwawo mweya uya wekufema kuti vantu vaone kudetsereka. wanenge ainaye murwere unowu, mutenda unowu kuti akone kudetsereka.

Munhu akaite dambudziko remurenje zviya ukakuwara kungava kuguka kungava kutsemuka kwemakodo emukati umu. Kwaaa ngezviro zvaa kuchidetsera kuchirerutsa kuti muntu iyeya ngekugukako, ngekukuwarako, akone kuramba ayihamba, asagare pashi ngekuti kugara kunokone kotowedzerazve, wotutsira dambudziko rakona saka unofanire kupota achihamba hamba eine zvinomudetsera kuhambisa.

Mvura dzinotutsirwa antu mumiri mawo zviya arasirwa ngemvura yakawanda inototengwazve inenge itorimwo muzvitoro zvinotengese mutombo zvinezvi ndomweunotoiona wotenga unotonyorerwa kuzi enda wotenge zvakadai woturukirwa munhu woporeswa.

Mitombo iyi yekukotsora inoshandiswa ngevantu mazuwa ano, yakuchishandiswa zvisizvo. Kunze kwekuti anhu arape chikosoro kana kurwadziwa muchifuva. Azhinji akuchiitora kwakuchimwa yakatowanda, kumwa kabhotoro nguwa imwe kotopera kwakudhakwa. Mushonga unomwiwa kwemwedzi weshe, wakumwiwa ngezuwa rimwe kwakutoshandisa kudhakwa.

Mushonga inobate chipfuva yakawanda maningi yakawandisa chezvinoita iwewe wapinde mweinotengeswa unoona negaba rachona kana chibhokisi chakaputira mushonga wacho ndochinokuronzera kuti ndowako chaiwo chaiwo ere kana kuti pane waunofanira kutsvaka asi kazhinji mabhokisi panenge pane mupikicha.

Mishonga yechiyungu inouya yakanyorwa ngechiyungu. Zvinenge zvakanyorwapo zveshe kune anozwa hawo chiyungu chacho zveshe zvinenge zviripo kuti unozwi chiinyi, wakagadzirwa ngenyi, wakawande zvakadini mukatimwo, zveshe zviripo.

mitombo yechiyungu iyi yekuita yekumwa iyi inotouya nezvekupimisa zvacho ngekuti amweni aikorere kuziva kuti kana wazi chakati unosvitse pari unotouya ngezvekupimisa zvakatonyorwa mukati mwazvo kuti unopima uchisvikira apa neapa neapa zvichienderana ngezvaunenge wakombedzwa nemunhu akupa mutombo wacho .

Kunewo maphirizi anobetsera antu aneaya anenge eipindwa ngechando maningi zvechiita Kuti arambe echizwe musoro unotema kana kuramba echiita kungatei une besha nguwa zhinji ngenyaya yekupindwa ngechando. Kune maphirizi anodetsera antu akadaro.

Kune mapirizi anoshandawo kumise manyoka. Muntu kana achinge aite manyoka zviya, asikamisi aya, unopuwe mapirizi. Asi mapirizi anonesere pakuti anoda kuti utombomwe kana mashanu kuti zvizoone kumira. Zvakasiyana neimweni mishonga yechiantu yekuti ukatomwa zvototi gwa.

Mitombo yekukotsora haizorapi kukotsora basi basi. Inokona kutobatawo nezvimweni zvakadai ngekuti munhu wazozwa besha unopindwa nechando unokona kutomwa mushonga weitopora. Imweni inonga ichirapazve nemaronda epahuro ayani.

Kune zvirwere zvimweni zvayeyo mazuvaano zvakadai ngeshuga ,zvekuti murwere unotounzirwa ngaarape yacho kuti unokone kuzvibaya uriwega kumhatso ngenguva dzinenge dzakatarwa ,wotaurirwa nemishonga wacho waanoisa nemabayiro acho aanofanira kuita achizviita ega sanike ariku mhatso kwake.

Mishonga yegosorwa yechirungu iriyo mazuwano yakati wandei. Mizhinji yacho inoite yekumwiwa ngechipunu. Asi ukazonyase kuiringisa chaiko chaiko, uchaone kuti yakanasirwazve ngemishonga yechiantu, kubva kumashizha emiti yechiantu.

Mitombo yemazuvaano kazhinji kacho inenge iri muzvibhotoro meinoiswamwo zvibhotoro zvacho zvozoiswa mukati mechikadhibhokisi kuti kunyazi rikanyatsikirirwa haripwanyiki mukati mechikadhibhokisi chona ichocho munenge muine chipepa chakanyorwa mashandire aunoita mushonga zveunoita ukauwanza zveshe unozviona apapo.

Mitombo iyi kunyanya yekuite yekubaiwa majekiseni inoshanda kamweko. Kana dzimwe nguwa inokona kuti kana yatovhurwa mushongawo unofanirwe kubva vatobaya wobva watopera ipapo. Ukabaya muntu umwe pakasara umweni pasina muntu wokubaya watowe wekurasha.

Maphirizi anokone kuuya ari mumakadhibhokisi akati siyanei maara kasi maphirizi acho akafanana akatonyorwe zita rakatofanana. Zita rinokone kundofanana zvaro asi kutosiyana kwamaara emakadhibhokisi achowo zvinoronze kuti pane chati siyane pamaphiriziwo ngaarimwo acho zvingawa zviri muphirizi racho zvange zvatosiyana.

Kubairwe jekiseni kwakanaka maningi. Ngekuti jekiseni rinokasire kurumbe mungazi zvokasire kuende korape panorwadza pokasire kupora. Hazvingaenzani nemapirizi anozi mirire kupedze kuamwa eshe mwedzi wochizotange kuzwe kupora.

Ku bairwa jekiseni kwakanaka ngekuti kuno kasire kurapa kudai ngekumwe mapirizi mapirizi huno kone kuziwo mazuva gumi we ndomwa wochizo pora asi jekiseni paunondori baiwa pona apa onoto teere ngazi yako reitosunda zvese zvakashata zveshe mundani mwakomwo mu ngazi mwo zvei buda.

Mitombo inopuwa ana adoko mizhinji yacho inenge yakanaka inotoiswe ruvara rwakanaka rwekuti mwana echiona kudai atomborambi unoisazve nekamwe kakunuhwirira kanoiswemwo Kazhinji kacho kanenge Kari kemichero michero inodakarirwa ngeana iyaiya oti isei zvekuti mwana panotoisa pamuromo kudai kakunuhwirira kaya kanoende mumiro otofunga kuti aa zvinonaka.

Kune mapirizi anoshanda kutetepesa ngazi kuti ihambe zvakanaka kuti isanonoke kuhamba mapirizi awa kunyazi akawanda hawo anofanirwa kuramba achihamba zuwa ngezuwa ngekuti paunomasiya inotangezve kugwamba ngazi yacho.

Mishonga yekudonhedzera mumadziso inenge iine zvibhothoro tudokodoko asi huine muromo wakapinza. Murombo wakapinza unowu kuitira kuti zviite nyore kudonhedzera mudziso remunhu munhu asingaposhi ngekuti hungaperere pashi.

Mapilizi echiyungu aya pangapabhokisi racho kana kuti pamapilizi acho anenge ari mukati panenge pakanyorwa mazuwa akagadzirwa mapiliziwo awawo nemazuwa anozobvawo achashandi. Ukamwa hako asingachashandi awupori. Anoda kumwiwa asati asvika mazuwa ekusashanda kwawo.

Mitombo yechiyungu ino yakutoite kuchitonyorwe pabanze pacho kuti inorapei umweni muntu kunyangwe asingazi zita rawo nezvauno shanda kundoerenge pabanze pacho panange pakanyorwa unobva watoziya kuti mutombo uyu unorapa chakadai.

Kune imweni mitombo inotogadzirirwa kuti kuvharidzire zvirwere zvisabata antu. Mitombo iyi yakanaka ngekuti inodzikisa uwandu hweantu anorwara ngematenda akasiyana-siyana ngekuti anenge agara avharidzirwa saka denda iri harizotombouyi pamuntu.

Mitombo yechiyungu inouya yakaputirwe zvakasiyana-siyana. Imweni inoiswe muzvimabhokisi zvidoko-doko, imweni inoswe muzvimagaba zvidoko. Asi yeshe yakaputirwe zvekuti aukoni kuona zviri mukati. Zvakaputirisa zvachozvo zvinonga zvakanyorwa mashandisirwe anoitwa mitombo yo. Kuti munomwa kanganai, kana kuti munoita madzorereyi. Ndipo pezvinenge zvakanyorwa pona pabanzepo.

Anhu anotengese mitombo yakasiyanasiyana kazhinji kacho vanotonyora nepaonekwa hai, kana kupa nefoni namba dzekuti kana mwechide kureketa nawo, mwechide kuabvunza kana mwechide kutengawo munokone kundoshandise numbadzo dzaanenge amupa mwototaurirana mwoteende kotenga nekutengeserana.

Kunewo mutombo inouya irimumafuta ekuzora. Yakanangana nekugadzirisa makanda eantu . Antu anoda makanda akaenzana akatsetseka akanaka aneruwara rumwerwo. Ukaona weiti ruwara ruwara antu haazozvidi unofana kutsvaka mafuta ekugadzirisa kuti riite rimwe ruwara rumwe rwakanaka rwakatsetseka.

Mishonga inorapwe kuswinywa inouya iri mumapakiti akasiyana siyana amweni anenge akanyorwa zvakasi , mazita acho anokone kusiyana esi yeshe yakanangana nekurape antu kuzviro zvinoswinya mungaa mumaziso pangai paganda.

Mapirizi ariyo mazuwa anoputirwa anenge echiti wekutanga oputirwa mupepa rawo pechipiri oiswa mubhokisi asi ari muchipepa chaiwo chiri mukati mebhokisi womavhura unovhura nesure kwawo uchiira kunge uno putisa kudai kuti abude.

Mapilizi anopuwa vana vadodori kazhinji kakona awawi anenge achitonaka zvekuti mwana unotokona tsenga eitonakirwa ndiwo zvinodaro ngekuti ana akanzwa zveiwawa azomedzi anopfira apa mwana achatopori saka kazhinji kacho anenge ari aya anonaka aya ekuti anotsenga kunga masuwiti.

Kuzvibhedhlera zvikuru kune madetsererwe anoitwa antu aya anenge asisina simba mumwiiri anokone kututsirwa mvura kubudikidza ngokuisirwa mvura muchibhedhlera muya otobatsirika otokwanisa kuonazve simba rekuti aenderere mberi.

Antu azhinji ari kutambudzika nedambudziko repamwoyo akawanda kunyanya ane mwiri yakafema aya ane denda repamwoyo asi zvakadaro kune mapirizi akatsvakwa ngeanogadzire mitombo yakasiyana siyana anodetsere kuti mwoyo ushande zvakanaka.

Mitombo yechiyungu inouya yakambaiputirwa zvakanaka yaambho ukaibata kudai unotofunga kuti kuchibokisi makazara ngemapirizi wazovhura unondoona mune mapirizi matanhatu dzimweni nguwa nekapepa kanenge karimwo kanochironze kuti mapirizi acho arikushandiswa nguwa iri uye anomwiwa akawanda zvakadini, asi mitombo yacho mizhinji yacho inoshanda yaambho.

Mukurapwa kweantu aya anenge aine zvironda zvakavhurika anyanye kushandisirwa mabhandichi kuitira kuti pachironda panapa pasapindezve zvezvimweni zvinokuvadza. Zvimweni zvironda hazvidi mhepo zvimweni hazvidi kumharwa ngenhunzi. Saka panopombwa nemabhandichi kuvhare chirondacho kubva kumhepo nezvimweni zvinokuvadza.

Kune humweni humapirizi hwakaite ekutsvukuruka kudai hutootori hunoshandiswe kupa anhu aya anenge echingoti akaenda panharaunda yaaenda otange kutorwara, akarye chaarya, otange kutorwara. Akazora mafuta aazora asingazi kumuda otange kutorwara. Kune maphirizi. humaphirizi hwakadaro hunorape zvirwere zvakadai ngeizvona izvo.

Kuneimweni mitombo yakagadzirirwa anhu anenge akorere kuwirirana nechiro kana kuti nenharaunda kune anoti akarye howe chaidzo otorwara kune anoti akaone maruwa emujakaranda aya ajeka munhu otorwara saka kune mapilizi akadaro anodetsera anhu anonga akorere kuwirirana nezvekurya kana kuti nenharaunda.

Mitombo yekurapa antu atambudzika nedambudziko renduru yawanda mazuva ano imweni yacho inouya iri muzvibhotoro mukati macho mune mapirizi ekuchimwa uchikabira kazhinji kacho anenge Ari makumi matanhatu zvichienda mberi.

Kune mapirizi akauya mazuwa anaya inorapa rapa bakitiriya reshe. Ungawa waita besha ungawa unozwa zino ungawa warwadziwa ngpari chero paine bakitiriya bedzi mapirizi iwona awawo anodetsera, adetsera antu vakawanda maningi.

Mazuwano kwane mapilizi akanaka maningi anodetsera antu kudzikisire zviro zvisingadiwi mumwiri. Pane zvisingadiwi angaa mafuta akawanda maningi, akawanda maningi zvinoshata. Paunotowanza mafuta akawanda maningi ayani wapedza womwa mapilizi anodzasira mafuta aya. Inyari shuga iya ine zvinodzasira kuti muntu asazorwadziwa ndiyo.

Antu akawanda adetsereka maningi ngemapirizi ekudzikisira kukorera kuhamba kwengazi mukati momuwiri mwomuntu. Antu azhinji akudetsereka yaambo asi mapilizi aya amweni ane zvaanozokonzeresa kumberiyo .Zvakanaka kiti muntu ashandise mapirisi akaita sechiantu .

Kana munhu uine zviro zvinomutambudza mundxondo dzake zviya unofane kuchiendawo kune anhu aya anodetsera kurerutse ndxondo dzevanhu kuti vantu vacha vachanyanye kuhlopeka mukuuuu rangarire upenyu hwawo .

Ana vadodori nguwa zhinji anofundiswa akagara pashi ngekuti ana adoko achinesimba rekurumba rumba anokona kutokuwara ngekurumba rumbakwo anogariswa pashi achichi unzwa achitaurirwa zvkuita akagarisika pandau imweyo.

Mwana wega weha eyitanga kuenda kuchikora vanofana kutanga kukona kufunda mavara vozoerenge manamba. Saka unokone zvona izvo unenge akufana kuenda padanho rimweni racho.

Munyika yeAfrica ino, anamai nguva zhinji vanobereka ana vavo kumusana vanenge vatori nemhingo dzaananganadzo dzekusungirira kumusana mwana. Peshe paanoenda kunyazi kumvura, kunyazi kuzvitoro, kunyazi kumitambo yavanoinda vanenge vakasungirira mwana wavo kumusana.

Majaha nendombi vanoda kuramba veifundiswa ngendaa yekudanana kuti kudanana kwacho kunozogumira pari. Kazhinji kunozogumire kuzonge antu aite mwana, mwana vachovo unode kuonekwa ngeantu anenge akaite mwana uyu. Eichengete zvinogutsa madziso evantu pamwana.

Kune ana anobarwara nguwa yekubarwa kwayo isati yaguma kazhinji kacho ana aya anozi anofanira kunge ane mudziira weku vaanoona nguwa dzeshe vari ari mundani muya, Saka mai anokurudzirwa kuti aise mwana wawo paditi apo vakamuputira mudzira iwona iwoyo wochinoite ngatei uri mundani mamai ake.

Mubatsi dzinorapirwa ana adoko munonga makanyorwa nyorwawo zvakanakawo zvinoenderana neana zvinoita kuti ana araidzike zvakadainge zvishiri muti chinyi zvakawanda wanda mwana achidozviona arimo anawaraidzika achafunge kurwadziswa wakufunga ngekuwarayidzika pfungwa dzake

Anamai anofanirwa kupota eienda nevana kuzvibhedhleya mukukura kwawo echivhenekwa kuonekwa kuti ari kukura zvakanaka ere dzimweni nguwa munokone kugara nemwana asingakuri zvakanaka iwo anorapa ndovanokasira kuona kuti zviri kuhambise kudini okasira kudetsereka.

Mwana akange aita ndani yakakura pane inenge ichitarisirwa pazera rake zvinotyisa. Mai anorumba naye kuchibhedhleya kuti ohloiwa kuona kuti dambudziko racho riri pari. Ndani yemwana inofanirwa ichienderera nezera rake yakapfava isikazi kuomarara.

Mwana unenge eirwara aradzikwa muzvibhedhlera uya unoendawi mumhatso dzeana asi mibhedhu inoonkwemwo yasiyana neyevantu akuru, mibhedhu yeana yekuti chero akanyaphenduka aawiri pashi, unoramba ari pamubhedhapo.

Kana weyizive munhu zviya kumweni kwese kusina basa nekuziva kunonga kwakavharwa kwakapfukidzwe nemachira ndawu yaunokuziyayi ndoyega yaanovhura ndoyega yaanenge achishanda nayo panenge pakjekeswa kuti pasambove nepano posheka.

Ana adokoko anoda kufunda Kubudikidza ngekutamba. Anoda zviro zvakaite sezvekutambisa asi mukutamba kudaro vechichitofunda. Kunyangwe mumhatso mweanofundira mumadziro macho umo munofanirwe kunge makanyorwa zvakakura vechifundiswa kuti ichi chiini, ichi chinozwi chiini zviro zvaanosangana nazvo zuwa ngezuwa mukurarama kumamhatso kwavo. Chaanoshongana nacho eichitoziya kuti iyo imbudzi, iyo imombe.

Vakadzi veingobva Kubara zviya vangopedze kubara mwana wako wapfekedzwa vapukutwa pukutwa vanopiwa kuti vamuradzike pamwoyo pake apa izvozvo zvinoita kuti mai nemwana vagare vakabatana pasave nekuparadzana.

Mwana mudoko, mucheche unofanirwa kungoramba achindoende koonekwa nguwa nenguwa. Mubereki wemwana unotoudzwa kuti unofanirwa kuuya panguwa yakati, nenguwa yakati, nenguwa yakati, nenguwa yakati echinde kootariswe zvirwere zvinokona kumubata nenguwa imwe zvakasiyana siyana.

Kushandiswa kwemichini yakauya mazuva ano kuhloye mwiri wemuntu yakanaka maningi ngekuti yakuita kuti muntu akasire kudetsereka pane zvinomutambudza, dhokodheya achina basa nekumbomuteerera zvinobhuya muntu wacho kuti ndinozwa pakadai pakadai dzimweni nguwa unotoshaisha kumurapa asi kuzvionera kunoite kuti azive chekurapa.

Kuna antu akatofundire zvekudetsera ana anenge ane mitezo isingazi kumire zvakanaka, eiabetsera kiti ana iwona akonewo kuhamba kana kugara, kungaa kureketa kana kusimudze zviro. Anotobetserwa ngevantu akazvifundira ngekuti ndiye anoziya pekubata.

Mumabandiko aya anogara akuru akuru angava vanoona nezveutano angava vanoona nezvefundo akuru akuru acho chaiwo chaiwo mukazonatso kuzviringisa zviya muchaona munowanda aisa kupfuura madzimai.

Kune ana anobarwa aine mutsipa isikazi kugwinya isikakoni kutware soro kuti rimire zvakanaka ana akadaro ane zvihlayo Zvawo zvaanogadzirirwa zvinoite kuti zvikone ku kubate mutsipa usangoramba uchingoti rengende rengende nguwa dzeshe neanhu achi anoadetsera anoziye madetserero acho aanoaita.

Kunewo maphilizi ekuronge mhuri anonyanye kuhamba eyitengeswawo ngemamweni madzimai kana kupa nguwa imweni mahara. Vanoitire kuti vanhu vasazonyanye kubara ana akateedzana maningi, amboite mukuwo wakati oh asati abara, ozobarazve, kuti ambowana nguwa yekuchengedze unenge watange kubarwa wacho.

Kazhinji antu anoshanda muzvibhedhleya anooneka ngemapfekere awo vakandopfeka zvinokombidze kuti aya ashandi emuzvibhedhlera mapfekerewo akanaka kunyange Munhu eihambe kupato zviya umweni munhu unokone kutodetserwa atoona ngemapfekero kuti munhu yuyu unoite zvekurapa.

Tine zvitoro zvemitombo iyi zvemushonga. Izvi amunyanyi kushande anhu akawanda ,munogone kutoshanda munhu umwe kana airi .Yena munhu uwowo unenge eitoziye mitombo yeshe irimwo muchibhe muchitoromwo ngonuti inenge yakatonyorwa pashi ,chake kundoti wasvika unode mutombo wakati ototora, wotomupa.

Zvakanaka maningi kudzidziswa kudetsera muntu asati aendeswa kuchibhedhleya .Mamweni matenda aadi kunonokerwa ,anoda kuti mukatoona muntu ratomubata dendaro M.munotokasire kumudetsera zvamungakona muri ikona musati maenda kuchibhedhleya.

Udhokoteya haunei nekuti munhu wakakura zvakadini unogone kutangira paana asvika pamakore makumi mairi nemairi chaiwo zvichienda mberi unotonasa kuone hope iyi ichitori yemwana mudoko asi chikuru kukone basa rekurape antu kuti apore.

Anhu anenge achishanda mubandiko rezvehutano anofundiswa zve kuongorora zvinhu kuti unozviita maonerei kuti muntu anorwara nechakati anoenda kofundiswa achoitiswa neana akuru achinge achivadetsera kuti unoita muhloyerei dambudziko rinenge ririko.

Antu anoshanda muzvibhedhlera zvikuru kakuru aya anoita basa rekuita nekuvhiya antu aya vanofanirwa kutanga kufundiswa veinyaso kuona kuti zvinoitwa muitirwei nekuti paya pavzozonge voita variega veyivhiya vantu vasazoita zvisizvo.

Michini yechirungu yaakushandiswa mazuva ano yekuhloya dambudziko remunhu yanaka maningi ngekuti inenge yechitokukombidze pane dambudziko racho pamupikicha apa. Zvinoite nyore kune munhu waunode kurapa kuziye kuti harazi dambudziko racho rakamira rakadai ndoite murapirei.

Mushando yekurapa iyi ayiketi, ainei nekuti muisa kana mukadzi. Muntu weshe unokone kundorapa, chikuru ndechekuti wakafundira ere basaro rekuraparo. Kana akarifundira unotoenda koita mushandowo zvisinei kuti murume ere kana kuti mukadzi.

Arapi emuzvibhedhleya azhinji acho mukazoaona muchiaone kuti anenge akaputire miromo yavo nemaoko avo. Kuri kutyire kuti antu achabatana neantu akawanda maningi umwe neumwe unonge aine zvake. Saka ukasadaro unokone kupedzisira vototapurirwa ngezvirwere zvacho.

Denda iri rakambotitambudza antuwoye, denda recovid dzihwa mupengo, besha mupengo rakambotishupa chazvinoita waienda kuchibhedhlera ndikokwawaienda koonekwa uchivhenekwa vhenekwa wapedza wochinjungwa hakozve , waijungwa padhuze nepakadza apa ndopawaijungwa kwai kudzivirira iyo dzihwa mupengo yakadai kuuya .

Zvitoro zvinotengese mitombo zvenezvi, kune zvimweniwo zvichitombaari zvidodori zvichirikutanga kude kutanga kukura. Zvidodori izvizvi zvinotengese mitombo iyaaa kana mapirizi anonyanya kudiwa ngaanhu yakadai ngeana bipi ekunyaradza kurwadza ndozvaanowanza ngekuti anenge asati akura.

Mumbatso inochengeterwa mitombo inotengeswa iya vakaona yorepa kudai ndopavanoziya kuti takafana kotsvakazve mitombo ipi iri kunyanya kuhamba maningi mukutengesa kwavo ngekuti kupera kwayo ndokunoratidza kuti irikutengwa.

Vantu vanotengese mitombo muzvitoro zvemitombo zviya anonyanya kushandise makombuta ngekuti ndomwaanenge akaisa kuti taunze mitombo yakati. Paanondotengesa paya inoronza yega kuti mutombo wakati watengwa mwasare yakati yeichindodaro, oona yoopera oende kotsvaka zve imweni.

Zvitoro zvemi zvinotengeswa mitombo yematenda akasiyana siyana azvingaambi nekumuka zvakatengesa zvinofanira kutenderwa nehurumende kuti ngazvitengese kuti watenderwa une Pepa raunopuwa kuzi watenderwa nehurumende kuti tengesa hako mitomboyo.

Antu azhinji mazuwano atambudzika nenyongo akuchizoende kotsvake mishonga yechiyungu inosiyane siyane nekuti zvako zvinombouye zvechidini . Umweni unodzvowe zvinovava ,umweni unorutse zvinovava zvoenderana nekuti unenge uchinzwe sei iriyo mitombo yacho yakasiyana siyana .

Mbatso dzinotengese mitombo kurapa matenda enyu dzinenge dzii dzakaite mbiri. Kune mbatso yekutanga inogare mishonga yacho nekuvandu hwayo. Koite mbatso yechimbiri mweichindoiswa pambende kudai antu achichio kuti ndiyo mitombo yacho. Iri pamhene yapera yekuti antu aone oenda kotora mumbatso yemukati iya zvichiisa iponapo.

Zvitoro zvinotengese mitombo yekurape matenda akasiyana-siyana yekurapa antu, zvinogone kutobatanidzwazve nezvinotengesawo mutombo yezvirimwa. Zvingaa zvemumunda kana kuti zvipfuyo zvinochengetwa pamhatso

Muchitoro chemutombo yekurape matenda akasiyana siyana munenge makarongedzwa zvekuti unyasi anani waguma une mutombo waanotsvaka unokone kutouona asati ambobvunza kuti ndiri kutsvaka mutombo wakadai nekuti yaka yakaanikwa pambene.

Anhu eshe ane zvitoro zvinoshande kutengese mitombo anofanira kunge akatenderwa ngehurumende kuti atengese. Paanotenderwa paya ane pepa raanopuhwa raanonamire kumadziro muchitoro chavo kuti wanyaguma nani nani unozvionera ega kuti anhu aya akatenderwa ere. Ukasadaro, unosungwa!

Anhu anoshande muzvitoro zvinotengese mitombo anemapfekere anoita anokombidze kuti ndiwo ashandi emwo unenge eishanda kubatebate mitombo yacho unezibhachi raanopfeka jena rekuitikire kuti pakanyarashikire mitombo inorashikire pona apa aicharashikiri pahembe dzake.

Zvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana siyana zvizhinji zvacho zvakazare magirazi kuti muntu einya hambe kubanze zviya unozvionera kuti mutombo wanoda urimwo here kana kuti amuna kunyazi pakavharwa zviya unotozviona ngemagirazi anonese zvinenge zvirimukati.

Zvitoro zvinotengese mitombo yekurape antu anorwara kazhinji kacho zvinotarisirwe kuti zvinge zvakashambidzika ngekuti mitombo iyi aidi bukuta inode kunge iri mwakachena mwakashambidzika mwakahlamburuka neku ngekudaro azhinji akuite kuti aise aise uriri hunotsvedzerere zvekuti kana antu achipindemwo aa anotoone kuti apinde muchitoro chemutombo.

Kurongedzwa kwemishonga yakasiyana-siyana, pamphene muzvitoro zvinotengese mishonga zviya, kwakanakire kuti neamweni asingachazii zita remutombo yeanenge eitsvaka, anokone kutoziya ngekuiona yakarongedzwe pamphene kudaro.

Zvibhedhleya zvizhinji zvitori pezviripo zvinenge zvitori nezvitoro zvinotengese mushonga kundoti wapedze kurapwa zviya wanyorerwe mitombo yaunofanirwe kunge uchirapiwa ndiyo wotozi ende pachitoro chemutombo icho wotenga chinenge chitoripo unobvapo watopedza zviro zvako pachibhedhleyapo.

Muzvibhedleya zvemuma tawundi zvimweni zvinoringirwa neanhu anenge aine zvitupa zvavo, hazvivharwi zvinodetsera anhu mazuva ese muhupenyu, anhu anoite kuchinjana umwe echipinda mumwe echibuda asi hapavharwi, chero nguva iriyiyo yawafunga kudetserwa unodetsereka kunyangwe sepakati pehusiku.

Mimbatso iya inochengeterwa mishonga yakasiyana siyana yematenda akasiyana siyanawo mitombo yacho inorongwa zvichienderana nedenda rinoda kurapwa kuitira kuneaya anoshanda mumbatso dzidzi kuti zvisaashupa kuti pakauya ati unozwe mundani otoziya kuti mishonga yemundani inoonekwa apa.

Kune zvitoro zvinotengese mutombo yekurape vandu zvakasiyana siyana nguwa zhinjianowanikwe mumabasa awoo nepaanoonekwa nenamba dzefoni dzekuti unokone kufona chero nguwa paunenge wode kubvunza kuti mune mitombo wakati heree unobvunza uri kumbatso kwako unawo wochihambe kodii kundotenga.

Kune mitombo irimo mu zvitoro zve mutombo yakati oo yakanangana nezve kurapa kukotsora azhinji ano kotsora anenge ane dambudziko re moyo saka kune mishonga yaka nangana neku betsera antu ku kotsora kwacho kuite kushoma mu upenyu munhu anofanira ku kotsora asi ku kotsora kwacho kozo wanda unonga woda mutombo we kudhara.

Mwana mudoko akarwara anhu anofana kuende naye kuchibhedhleya oonekwa ngaanoziye kurwara kwaana kuti chakadai chinokombidze chakadai, chakadai chinokombidze chakadai, Ngekuti akasadaro, munokorere kurape, munokone kurape chirwere chisipo pamwana kana kutomukuvadzisa zvakanyanya.

Muzvitoro zvemishonga zvinotengeswe mutombo bedzi bedzi zviya zviya munofana kunge makashambidzika mwakachena musingazi kusumuke bukuta zvekuti zviro zvimweni zvinoti mbuu nge mbukuta azvidiwi zvona izvozvo munofanirwa kunge mune zve pekurashire marara anenge azoonekwa kuti izvi hazvichadiwi izvi hazvichashandi vanofaniwa kunge painepekurashira kuti murambe makashambidzika mwanenge eyishandira anhu aya.

Hetinogara zviya anhu anofane kuziye kuti kune zvitoro zvakabatogarire kutengese mitombo bedzi, yakasiyana siyana. Chezvinoita iwewe unoenda nepepa rako reunonga wanyorerwa ngemunhu unonga akuhloya kuti unode kushandise mapirizi kana kuti mutombo rudzii .Wochienda naro bepa riyana, iye ndiye unoziya mutombo waanokupa pane zvinenge zvakanyoewa pona.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinongoonekwewo pakati pezvitoro zvinotengesawo zvekurya, zvekupfeka, midziyo yemumbatsi imwona munooneka zvitorozvo muntaraundayo ndomunondoonekwawo zvitoro zvinotengese mishonga kuitira kuti muntu kana ohamba ohamba kamwe aucharambi uchitenderera pakasiyana siyana.

Mitombo inorapiswa anhu yakasiyanasiyana inekweinotogumira painouya paya yakawanda iri mumabhokisi makuru inembatso yainochengeterwa yakawanda anhu aya anozotengawo anoenda kotenga kubve kune mbatso dzinenge dzakaunganidzirwa eichizoende kotenga echiite ushoma neushomani echichitengesera ngekuti arwere angatengi arimabhokisi akadai anotenga mashomani.

Mitombo yechirungu yakanaka maningi, yakanaka asi ihh! mare yacho inobaadaidzira zvekuti iunokorera unokone kutofa usina chewaitaagh dai takone kupetuka kune mitombo yedu yepasichigare yakanaka inoporesa, iyi inoporesa hayo asi ihh inodaidzira kuroora chaiko

Mitombo yechiyungu yaayo mazuwano yakawanda yambo inodongorere kazhinji mukati mwechipfuva chemunhu anotambudzika ngekufema , anotambudzika ngekukweye mweya kuisei mukati aaa idambudziko gurukune antu , asi mushinga yechiyungu yakauya yakawanda ngeekuite ekuketa , unoketa unoenderana nepanokutambudza iwewe unozvika yakayanikwa yeshe pachena kuti usarudze yaunoda iwewe.

Vanhu vaya vanofundisa ngenyaya dzeutano, avafanirwi kuperera mukureketa badzi ngemashoko awo okuti dananai makadai munofanirwa kukoshesa zvakadai, ivo vacho hembe dzavanenge vakatopfeka dzinofana kuhamba dzeiparidza zvavari kufundisa kuti vanhu vanase kuzwisisa.

Antu ezveutano kuti pane zvaanoda kufundisa vanhu zviya, maererano ngenyaya dzeutano, anokone kuhamba nemapepa akanyorwa ngezveutano zvacho. Dzimweni nguwa eiiyemba kana kuti kuti akatakurab mapepa akanyorwa zvekuti anokone kuerenga anozviverengera, asikakoni anoterere kune zvinenge zveireketwa eidaidzira akatakura zvinobatsera maningi. ngekuti zvinosvike kuna anhu akawanda.

Paya panohamba anhu veifundisa anu nge ndaa dzeutano munga muzvikora mungaa munharaunda kazhinji kacho anotanga aape zvi dhloko zvakafanana nezvawo zvinoronza nezvanenge achifundise ponapo anhu anozvifarira maningi zvidhloko zvemahara

Nguwa ngenguwa anhu anopota echiende kofundiswa, ngenyaya dzeutano hweanhu kuti azodzoka achizouya achizoparidzirawo kune anhu anenga asara. Unogone kunga uri mubatanidzwe wenyika dzeshe dzinoonekwe muAfrica echichichifunda ngenyaya yematenda, nekuadziirira kwacho.

Anhu anofana kupota eingunidzwa eireketerwa nenyaya yehutano kuti aziye kudetsereka pachine nguwa zvakadai negomarara radai kushupa kuti antu aziye kuti kune muhlobo nemuhlobo wemakomarara aya kuti ukaona radai wotoziva kuti chakati.

Kubairwe majikiseni kwakanakire kuti kunokone kuporese nyama dzinorwadza, ngekuti kubairwa jekiseni kunoita kuti mushonga uya ukasike kurumba mungazi zvokasire kurapika ,kana kuti dzimweni nguwa zvinoshande kudziirira ,kuvharidzira matenda amweni andadai achada kuzouya ,ngemberiyo.

Arapi anoona ngezveutano hweantu ane mazuva anombo hamba mundaraunda dzinogara antu echiisira chembere dziyani dzisikachagoni kuhamba dzechimboongororwa dziri Kona kumbatso kwawo kudhuze, vanonyanya kuzviitire muzvikora. Zvinodawo pakahwara anotorawo zvekumbo vharawo kuitira kuti munhu anengewo ari mukati asaoneka.

Vantu panoenda mumishongano yavanoenda yakanangana nekude kuedza kugadzirisa matenda anenge anetsa muntaraunda. Anokone kupiwa zvidxoko zvaanopuwa zvekudxoka zvakanyorwa ngezvedendaro raange echibhuya nezvaro. Oozoende kanyi kwawo kwaakabva ohamba akadzipfeka anenge eichitodetsera kuti antu aziye ngezvedendaro echichitorigadzirira kuti risabata antu muntaraunda mwo.

Anhu anenge eihamba eiparidzira ngenyaya yeutano , kazhinji kacho anenge akapfeka zviro zvawo zvichena , anokona kupfeka zvichena mwiri weshe kana kuti anokona kupfeka zvichena dera kwega zvimabhachi zvichena izvi zvinoratidza kuti ngezveanhu anoshanda munharaunda dzeutano.

Kuneimweni muhlongano yakanangana nenyaya yedzeutano inoitirwe panoungana antu. Antu anoenda kuno ungana pandau imweyo achichifundiswa ngezve utano. Apa vantu vacho vanenge vabva kundau dzakasiyana siyana pavanozopetuka wo paya ochienda kuno fundisawo vantu muntaraunda kwavo kuitira kudzivirira matenda akasiyana siyana.

Zvakanaka nguwa dzeshe kuti munhu agAre eiziya kuti ngazi yake mumwiri umu iri kuhambe zvakanaka ere ngokuti kusahamba kwayo zvakanaka kurwara kukasirisazve kwayo maningi kuhamba kurwara saka muntu unokone kuziya kuti zvakamira ngekudini okasire kurapwa.

Anhu anonge echihamba echifundisa ngezveutano nguwa zhinji anoende koitire pakaungana anhu pakawanda echichibvunze mibvunzo yaanenge echibvunza. Wabvunza wouya pakona opuwe chaanopuwa, eyichindodaro. Munhu apuwe chaanopuwa ngenyaya yekukona zviya, haazombozvikanganwi. Unoramba eyingozviziya, saka kuite kuti anhu achengete ruziwo rwunoenderana nenyaya yeutano.

Arapi paanobuda kuende mudzinharaunda paya eyiende koparidzira ngenyaya dzekuchengete utano hwedu, anokono kutosiye atorapa amweni antu anenge ane matenda anokone kurapika pona paanenge ari ipapo.

Zvikwangwari zvinodzidzisa ngezvirwere zvakasiyana-siyana zvinokone kuende kunotsirwa zvosiya zvakamiswa panosvika antu akawanda zvekuti muntu weshe unogone kundozvierengera echiozviona kuti inyaya yedenda rakadai. Ndofanha kuridziirira ngekudai kana kuti rinorapwa ngekudai, echitozvierenge pazvikwangwari zvakanyorwa.

Kuna aya anohamba eita eireketera antu ngendaa yekutano hwavo akutokonawo kushandisa muchini yechiyungu yakadai kuuya eikombidza vantu mipikicha achizvionera kuti chirwere chakadai chinokona kukonzerwa nezviri, zviinyi zvakakonzera izvozvo, zviinyi zvinogona kuitwa kuti muntu apone kubva kudenda rakadaro echizvionera mipikicha yacho.

Anhu eyide kubetsere nharaunda ngedenda rinenge rashupa munharaunda zviya, anotohamba nezvikwangwari zvakanyorwa nenyaya yedendaro kuti rinonge richionekwa sei, rinodziirirwa sei, nemamwe matambudziko erinounza mukurarama, zvinoonekwa nezvikwangwani zvinohamba naanhu acho.

Mazuwaano anhu anoona nezveutano hweanhu arikutohamba eiunganidza anhu eironzera angu ngendaa yematenda akawanda arikubata anhu munyika munomu, anounganidza anhu eshe angaa arume, angaa akadzi anounganidzwa eshe eireketerwa ngendaa yeutano hwahwo kuti vanofanira kuchengetedza ngenjira iri.

Nguva zhinji anhu ane cha anoda kufundisa anhu maererano ne hutano kudeedza umwe nga umwe kunga shupa anhu anoite yeku nyora pashi vonyora zva ari kuda kuparidza zvacho munhu ando erengawo obva atoziye zvino fane kunge zvichi itwa zvo rerukira anhu aya anenge achida kuzoti ahambe echi bhiyira anhu umwe nga umwe wando zvierengera wozvi zwira asi zvine dambudziko kune aya asika koni ku erenga.

Nguwa imweni arapi anohambe munharaunda inogara anhu, echiende kunongorora anhu anoda kubetsereka ngezvirwere zvadai kutambudza anhu muupenyu, zvakaita sebhiiphii anashuga zvese zvonoongorora pachena

Antu anohamba eifundiswa antu ngenyaya yeutano anotounganidza antu zvichienderana ngezvavanoda kufundisa zvacho. Kana veida kufundiswa ngezveutano hunobata antu akuru arume neakadzi ndovanodeedzwa. Zvichibatawo ana kunodeedzwawo anamai ane ana. Zvino Kazhinji vanowanzozviitire mumakirasi kana kuti panzvimbo pacho pavanenge vachirapira vanhupo ndopavanovadaidza.

Kuuya kwakaite denda reshuramatongo kwakaite kuti anhu anyanye kureketa maningi, ngenyaya yekushandiswa kwebutiro kuite kuti anhu asapanane chirwere cheshuramatongo ichi. Ngekudaro anhu anohamba nezvikwangwari echitorenzera antu kukurudzire kuti anhu agone kushandisa maputiro ayani paanenge eishangana pabonde.

Kushambe maoko chiro chakanaka yaamho ngekuti pane zvimweni zvatinokona kubata tisikaziyi kuti zvinokuvadza. Saka usati varye chiro kana kuti vapedze kubata chiro zviya muntu unofane kushamba maoko kuti kudzirira zvirwere zvingangosimuka. Zvingadai zvabatira mungaa munzwara kana mukati menyara kana panyi maoko acho anofanirwe kushambwa kubanze kwavo nemukati kweshe kudzirire zvirwere.

Mazuwano anhu akuchitohamba muanhu, echichitodzidzisa ngeanhu maererano neutano ngekuti hapana peuchaona anhu munhu echizouya wouya umweni wotaura naye hino anhu akuchitoita zvekuhamba mungava muzvikoro mungava muzvipataramwo pangave pari kwakutounganidza vanhu kwakutodzidzisa maererano neutano hwevanhu ngekuti kuti munhu ndokuti utano.

Dzimai rinenge riinemimba, rakatwara mimba rinopota rechienda kooningiswa, zvichionekwa kuti mimba iyi iri kukura ngekuti unoenda ngenguwayaanozwi unofana kuuya Iwewe uchichiona kuchinja kwayo. Wotoziya mimba iri kukura iyi uchi chiona kuti iri kukura zvakanaka ere uyezve mwana wacho akagara zvinotarisirwa ere.

Antu anobve kumakanyi kunzvimbo dzichakati sarirei akafundiswe kugadzire ega machira ekuashire ngazi nguwa yaanenge ari kumazuwa awo kuitira kuti asaerera nemakumbo. Izvi zvinosukika, mwapedza waona chadarozvo wochisuka woise chimweni, zvinoite kuti anhu agare ane utano, akachena panhukoerera pantu pemuntu.

Akadzi anofane kuoneswe zviro zvekushandisa mazuwa anenge ari kunguwa dzawo, ngekuti akasadaro akadzi anenge akambasungikana yaamho akoni nekuhamba, akoni nekuseka anenge asikazi kusununguka asi kuti aine zvekushandisa kudai munhu unosununguka.

Anhu kana aine zvanoda kuparidzira zviya maererano ngendaa yeutano hweantu anotohamba akazvinyore pashi akasimudze mapepa acho akanyorawo anhu eindozvierengera dzimweni nguwa anenge eiemba ngenziyo dzanoemba dzinoenderana nezvirozvo zvechichindodaro.

Mazuwa ano kwaane mishini inotodongorera mundani mwemunthu kana aine mimba zviya. Yechitoona kuti mwana urimwo, murumbwana ere kana kuti indombi. Zvinobuda ipona apapo pamuchinipo. Zvekuti anthu oonyatenga hembe zviya anonga eitoziya kuti tiri kutengera mwana mukomana uchadekubarwa kana kuti musikana.

Nyika yashata yasvike pakuti akadzi neakadzi odanana, muisa nemuisa eidananawo. Izvi zvakashate ngekuti apachina munhu uchabarwa. Kuti isusu tibarwe, pakaita baba namai, murume nemukadzi akadanana ochoobare mwana.

Maara chiro chakanaka maningi pakugara kwedu ngekuti zvinodetsere kusiyanise chiro kubve kune chimweni. Unenge wodaidza ngeara racho. Ukanyati chiro chitsvuku chiya totoziye kuti hatiendi kononge chitema iwe wati chitsvuku.

Kazhinji munthu akaite mimba zviya pane kamutaro kanobata keibva ngepashi pendani apa keikwira ngepakati pegumwu kechikwira kuende kumazamo kamutaro ikako anokhombidze kuti ndani yakure kusvika papi ukaona koode kisangana nemazamo kukhombe kut mwana wakude kubarwa.

Zvakanaka maningi kuti anhu apote eifundiswaa ngendaa dzekubarisaa, nekubariswaa, Amweni vantu anotobara vasingatarisiri kubara ngendaa yekuti hapana zvaanenge echiziva maererano ngendaa dzekubara idzi.

Antu anofanire kufundiswa kuti antu achinge adanana zviya awirirana afani ngekuende kosangana koata semurune nemukadzi asingaziyani kuti umwe neumwe wakamirise kudini ngekuti mukudaro ndomukuzotapurirane matenda anotambudza antu akadai ngemukondombera.

Munthu abva kubara zviya unokone kurashikirwa ngemvura yakawanda mumwiri make umu zvekuti inosara yaashomani sakani muzvibhedhleyamo munoturikirwa imweni mvura inenge yeidonhera mumwiri mwako kututsira kuti mvura idzokere payanga yaari isati yarashika.

Ana asikana aya anenge asvike pazera rekuti akuende kumwedzi kana kuti akuteera, asikana iwona anodzidziswe kugadzire zviro zvaanochishandisa kunxaka ngazi iya peinobuda kuti isazoerera ngemakumbo kudai kuende pabhurukwa, anoinxaka nezvaanoshandisa vachizvisuka zuva ngezuva zvichichena vachizvishandisazve.

Ana adoodori paano mboende koopimwe mwiri yawo, kuoneke kuti ari kukura zvakanaka ere? Zvichi enderana nemakore awo, neuremu hwemwiri wake, ano mboonekwazve ngekutariswe maoko aya, anopimwa kudera kwemuoko ino, taakusvika kumakhadza , kunopimwa kuona kuti kune zvino tarisirwa zvinofane kunge zvakaita ikwona, zvikange zvaita zvidoodori kana kuti zvawandisa.

Denda remukondombera idenda rashuoa pashi pano pashi penyikabpano kunyange zvakadaro zvikwangwari zvakadzara munjiramo zvinoratidza kuti zvinodakadza maningi kuatana nearume neakadzi asi zvine dambudziko nekuti zvinouya ngemukondombera saka antu akafanira kuzvingwarira asi kunyange zvakadaro arwere acho matenda edenda riya aaperi.

Denda remu kondombera rakadai ku uya yaka dengendese nyika yese pasi pano rine ma onekerwe arino fanire kuitwa kuti munhu azviziye kuti denda wanaro ere kana kuti ana unokona kutozvi tarisa ega eito zviona ari mu mhatso kana uno kone kuenda ku zvibhedhleya osvika onekwa ikweyo kuti ngazi yake yaka mira wani eyi shandiswa zviro zvino tengeswa.

Kune ayani anenge achida kuvhenekwe ngazi yawo kuti aone kuti pane zvaangade kudetserwa ere ngazi yacho inotorwe pachikunwe apa panoite ekubaiwa ngekatsono kanonga kakapinza pochibude ngazi yacho votore shomani votoende koishandisa kuhloya zvavonode kuhloya kuone kuti dambudziko racho rimbori pari.

Muntu akaera azwa kuti abari zviya unorya zveshe zveshe. Mitombo iyi inomwiwa neinomwiwazve, kazhinji kacho muntu unotambudzika nedambudziko rekusabarari mukadzi, arume mugoni anoende koedze pamweni, toene kuti dambudziko rinani, hino mukadzi unoti "ndini ndinedambudziko', saka unorya zveshe kuedze kunasirisa kuti pashaiye chinozi ndiye wakashata.

Vantu vanoita zvemitambo yekusimbisa makodo nenyama dzemuviri vanotenda kuti mvura ndomushonga wezveshe kungomwa mvura Yako yakawanda watogadzira utano hwako weshe.

Anhu aya anenge echide zvekuondese mwiri yawo, anofanhwa kuti paanenge echirye zvinoondesa zvacho, nekuite mitambo mitambo yekuti awonde yacho, anofanha kupota achizvipima kuti vaone kuti pane chachinja here kana kuti hapana. Ndozvinokombedza kuti uone kuti uri kuonda ere kana kuti.

Vaya vanenge wakuwara padoko doko ungadai ngekukuzvuka panoiswa huma bhandichi hudoko hunoita yekuva mira kudai nemushonga pona apapo kuitika kuti nhunzi dzisazvikira nekuti nhunzi dzinotouyazve ezvimweni zvirwere.

Kuite mitambo inoitwe ngemunhu mugwinyisa muwiri wako utori mutombo wakakura kudarike mutombo wekumwa. Anoite mitambo yekugwinyisa mwiri ayani anozvibetsera kuti asabatwe nezvirwere zviya zvinouya kubudikidza ngekunge muwiri wemunhu wafemesa

Mitombo yekuporesa panorwadza inogone kuuya iri mumagaba akasiyana-siyana kukura kwawo kuitira kuti muntu unoenda kunotsvake chinoenderane nemari yaanenge ainayo kukura kwacho ndiko kudhura kwacho nekutsonga kwacho ndokunge chichidawo mari shomana.

Mitombo yeantu anenge achiite zvemitambo izvi kunga kurumba, kunga kutambe bhora, kungave kuchayana mitombo yacho kazhinji inoite ekukwizhirwe paganda yekukwizhira Kazhinji inouya yakaite kungatei ibota kudai kwakuchizora muchizora panorwadzapo panonyarara nguwa iyoyo.

Zvimweni zvirwere zvinondouyawo ngekuti vantu, muntu unenge usina nechaanoitawo chekugwinyise muwiri wake pane zvinweni zvirwere zvinototizawo muntu kubudikidza nekupota echimbogwinyisa muwiri kungadai kurumba , kusimudzawo masimbi woo, kutambawo mitambo yakasiyana siyana.

Anhu anoite zvekurumba zviya kana kuti zvekutambe mabhora kana kuti zvekusimudze masimbi aya kwai kugwinyise mwiri anofanire kumwe mvura yakawanda ngekuti akasadaro zvinokone kushatire mwiri yawo ngokuti mvura inenge yemuda yakawanda maningi paanojuwika paya saka unofanire kuipetudza.

Kune zviro zvino shandiswa zvee ku gwinyise mwiri pane aya ano ite zveku gwinyise mwiri kuti ange aka gwinya kune michini ino shandiswa kuto rine mhatso dzakato gadzirirwe izvozvo dzinenge dzine michini yaka siyana siyana ino simbise musana zvino simbise makumbo ino simbise maoko veichindo daro ngekuti simbise ndau iri.

Mazuwa anaya anhu vazhinji, aakungoshandire kuti toda kuwonda. Miiri yakakura haizi kunaka ,hee tode kutedzere zve varungu munhu weshe arikudye zvinhu zvekuti dai muiri wacho wadzaka zvizhinji zvacho, asi amweni acho anodawo kufema.

Kurapwa pamhepo yanjira yadai kutekeshera pashi reshe kuti munhu achinandaa nekukwire motokari kuende kuchibhehlera, muntu unokone kurapwa ari mumhatso mwakemwo apedzepo mitombo yacho yotouya zve arimumhatsomwo asikazi kumbobude kubanzi.

Kune vanozwe madziso , vanorware ngemadziso vanokone kutorapika kuburikidza nekungo tariswakudai muchini pamuchini wechingezi ,wondodai dziso rako kudai kuripirira ipona apa ,waripira kudaro unotoona kuti dambudziko rako riri pakati , wotonyora wega dziso dziso iri rine dambudziko rakati pekuti nepekuti ndipowo pandiriri kunasiriswa.

Mutombo imweni inokone kungotengwa kubva kunana chirembayo yototengwa pamafoni munhu echitotenga mutombo wozotouya atobhadhara mare yacho ngekutsare waanoda pafonipo ozoite ekutumirwa.

Michini yaakushandiswa muzvibhedhleya mazuwa ano yambaanaka ngekuti inokukhombidza wega nyakurwara kuti uzvionere wega pachivhitivhiti apa paanonga echikukhombidza kuti parikurwadza ngepari, chiini chirikumboita kuti parwadze wechizvionera wega wechizvizwira. Zvakambaanaka ngekuti muntu unoenda adini? Adetsereka.

Madhokodheya anoda zvekushandisa kuti basa ravo rione kuhamba zvakanaka awone kuti muntu wavo wavarikuda kurapa uyu inohambise kuti afanire kunge ane pekunyorera aine zvekushandisa kuona kurwara kwake zveshe zvinobetsera mukurapwa kwemunhu.

Amweni arwere adi zveku hamba kuende ku chibhedhleya kana kuende ko shongana ne anhu unokone kuto rapwa atori mu mhatso make eito reketa na murapi wake iye achito budawo pa tivhi vechi onana echi kombidza panorwadza ne mishonga inofanira kuti ishandiswe nge munhu nekuti arapwe eito detsereka zvakanaka maningi.

Kwane muchini unovheneke muviri vemuntu panenge peirwadza. Paunenge pati panorwadza pacho ndopanovhenekwa mutezoo vovhenekwa ngemuchini muchini vacho veitobudise pachena kuda kuzvionera kuti aa parikurwadza apa munyama mangu pakadai-pakadai. Ndochaite kuti parwadze ichizvionera zvakakosha ngekuti zvinoite kuti usamise kurapa antu.

Mazuwano panyaya yeutano apa zvanaka ngekuti hazvichina nendaa yekuti munhu unofane kukwire bhazi, kuende koona chiremba kwaanooneka. Munhu unokono kundorapwa echitotaurirana nachiremba ari mumhatso mwake akatoata zvake, eyitoonana nachiremba echitomukombedze panorwadza pacho kana kuti pakakuara pacho, eyitoonesana, echitobetserana, otorapwa ari mumbatso make.

Mazuwa ano kwaane mushina yakanaka maningi yekuti unokone kuone zviri mukati mwenyama yako uchizvione pamupikicha kudai kundogadzike panorama pacho muchini wacho iwo wodongorera wenga zviri mukati umu wokuanikire pamupikicha kudai kuti ndizvo zvirimwo izvi kwaakutoende koorapwa.

Dzimweni nguwa mujumbuya unotorwawo mashakani acho achakaita matete aya otoiswa pamwoto otobikwa kuita kunga mototite muriwo moisa nemunyu nehumafuta kuti zvipfavirire kwakuchirye mashakani acho ayani anobatsira maningi pautano hweantu.

Mitombo yechianhu yakanakire kuti aitengwi zvinongode munhu simba rake rekuhamba kotsvaka kweinoonekwa imwe inooneke mugomo ,imweni inowanike munzizi, muritiirwemikowa, imweni inoonekwa, inotode panenge paine mapuwe ndipo paunoiona, zvechichindodaro.

Kuneimweni mitombo, miti inogadzire mitombo inorape gomarara ,gomarara iri kazhinji kacho rinenge riri riya rinenge rakakure sechironda. Saka miti iyi inotorwa yowomeswa yopishwa yoite dota, kwakuchitora dotariyana echidzorere paronda riyariya, ronda racho rinokasire kupora richipepa richidzokera kusvika ratopora.

Mupfuta unorape zvakawanda maningi kunyanya aya anotambudzika nemakumbo. Unoita kutsikemwo woise mvura inopisha woita kutsika padera peshizha riyani makumbo anopona. Mishonga yechiantu yakanaka maningi ngekuti ayidhuri.

Miti inoshandiswa ngaantu akasiyana-siyana kurapavo zvirwere matenda akasiyana-siyana, Miti yakanakire kuti haitengwi inondoonekwa muntaraunda mwatinogaramwo. Kundoenda kotora moshore mashandisire amunenge muchiziya kana kuti mwaronzerwa motorape denda muntu otopona.

Gavakava rinokone kutogadzirazve mushonga inoshandiswa kugeze misoro yantu ,musoro kugeze bvudzi kune anoite makwene aya ,kune anoite zvikwerekwede kune anodini anondoite dambudziko remusoro mwawomwo pabvudzi anoshamba musorowawowo ngemishonga yakagadzirwa ngegavakava nekuchena nekupora.

Zumbani ibundo rakambaanaka yaambo nekuti rinodetsera antu , kunyanya pazvirwere zvakasiyana-siyana. Nguwa yakambonesa denda rekovhidhi riya azhinji akadetsereka yaambo nezumbani, kundonyike mumvura inopisha kudai kwakusiya zvirimwo roibva rotakazika wochiribudisa wotore mvura yacho womwa.

Antu aya anoonekwa echide kuedze kurwise kuti mwiri yawo isafema maningi itetepe anokurudzirwa kuti ashandise mishonga yechiantu nekuti yechiantu aina zviro zvimweni zveinokonzeresa munyama yemuntu inotoite kuti zviro zvigare zvakanaka.

Ayana anode ganda rakanaka kunyanya rekuhope kwemuntu anodakarira maningi kushandise mishonga yakagadzirwe ngegaakaa. Ngekuti gaakaa rinozi rinonasire ganda remuntu kudarike imweni mitombo yeshe.

Mitombo yechiantu inonyanye kuoneke mumisika inoonekwe mumataundi muya muya imweni inokone kukone kunotengeserwe zvirimwa nemichero ndokwounokone kuiona ikwona ukai ndotsvakawo mutombo wakati unotoiona.

Mitombo yechiantu yaakupota yechigadzirwawo yeigadzirwawo mitombo inoiswe mumabhotoro ane mivharo. Asi mitombo yacho iyi kazhinji kacho inenge iri yakakuyiwa dzingaa nzinde angaa mashakani akakuyiwa akaomesa oiswe muchibhotoro ovharwa.

Muto wegaka wabetsera antu vakawanda maningi munyika munomu ngokuti antu anotoende onotora wakadaro usina chimweni chakambo tutsirwa, kwakutoise muzvigubhu kwakutovhara kwakutengesa, muto uyu unobetsera kazhinji panyaya dzemakanda kuti anhu asaite zvironda asaite mapundu achadini andoite ganda rakanaka.

Kune anhu aakugadzirawo mitombo yavo yechiantu, yaanogadzira kubudikidza ngekutore mitombo yechiantu ,mungaa mumashango, kugadzira kwaakunamirawo kaphepha kanoratidze kuti mutombo rudzii, unorapei, pakaa padera pegaba racho.

Kunyazi mafuta anozora antu mazuvano antu akundonyore kuti akabva kugavakava ngekuti gavakava rinodiwa ngeantu akawanda rinozi rinodetsera maningi pautano hweantu, antu akandoona pakatozi zvakabve kugavakava antu otorumbirana kuende kotenga.

Mishonga yechianhu yakanakire kuti apana zvimweni zvakatutsirwemo mumushongawo zvinokone kukuwadza antu. Imweni inenge yakatotorwe muto wemagaka wotoiswe imomo anhu atoshandisa zvakadaro zvechianhu chaizvo chaizvo zvisina chiro chakaiswemo.

Gaaka rinodetsera maningi mukurarama kweantu kungave kudetsere kuzora kungatei mafuta makanda eanhu kurape zvisasa zvinoshoshona zviya kana kuisire muhuku chaidzo dzipone anhu azhinji aachaendi muzvitoro akushandisa gaakari.

Kudai ngekuchiyungu, kuchianhu kunewo mishonga yakasiya siyana inorapawo zvirwere zvakasiya siyana. Mazuvano vanhu vakutoita ekukuya, amwe anotora nzinde oomesa oisa mumabhotoro echindodaro zvakasiyana siyana, isu tichibetsera kurapa anthu techishandisa nzira yechianthu.

Mazuwa ano anhu akutoona kunga zvakanaka maniingi kushandise mishonga yechianhu ngekuti anonga achiti apana chimweni chakatutsiremwo kunyange zvikaputirwe ngemapepa echiyungu akadai kuzouya asi zvinenge zvirimukati mwo zvinozi azvina zvakazotutsirwa ngookuti zvinotutsirwa zviya kazhinji kacho ndizvo zvinozokuwadzise antu, hino mishonga yechiantu ibaariyo njee isina chimweni chakaiswemo.

Kune muti unozi muzumbani uri kuonekwa kundau dzuiya dzinonaye mvura yakawanda. Muzumbani unorape zviro zvakawanda kunokone kurape besha unorape mundani. Nguva yakambotsviriridze chirwere chekovidhi zviya antu akapona ndivo akawanda maningi.

Mishonga yechianhu inokone kutorwa inogadzirwa pachianhu isina kana chiro chakatutsirwemo yotoiswe muzvigaba kwakutovharirwemo kwakutoratidzwazve kuti zvinhu izvi zvine mishonga yechianhu bedzi apana chimweni chakatutsirwa kwakutotengesa anhu anozvirimbira maningi ngekuti azvina zvinokuwadza zvirimwo.

Mumengo unobereke mengo, mengo dzacho dzazoibva dzikarwiwa, anthu anotora tsvomhu yacho iya-iya, yemukati iya tsvomhu iya ,voipara-para-para kuita upfu oiomesa zvaoma kudaro, munthu ozwi omwa, mushonga unoshanda kugeza chibereko chemunthu.

Kabundo kanobereke magaka enyoka kanoita kungatei akana basa maningi asi mashizha acho anoshandiswe kuite muriwo, kutobike muriwo. Azhinji anozouti mukakashango. Muriwo wachowo unobetsere kurapa zvirwere zvakahwara mumwiri medu.

Mitombo mizhinji yekukotsora, inogadzirwe ngemuti ,iyi miti inowanikwe mushango .Imwe yacho inoite ekusimwa ngaanthu yokura, kana kuti imwe inongomuka yakandomera anthu echitore mashizha acho aya nemakwande acho. Ndozvinoende koshandiswa kugadzira mishonga kunyazi yaakuzi yaayechingezi mazuwa ano, asi inobve kuchi kumitiyo, kuchianhu ndokweinobva.

Kune imweni mitombo yechiantu inoshandiswa kubudikidza ngekutsenga mashakani emuti kana kuarunga kuita muriwo iri njira yekuda kuedza kugadzirise ngazi kuti itetepe ihambe zvakanaka isashupika kuti idarike ngemutsinga .

Kabundo kanobereke magaka kanotanga kari kabundo katotori kanenge kane kane humashakani hushomani keichikura keichichitambarara kuende kuretu keichibara magaka kechienda magaka aya anodiwa neanhu akawanda anozi akanaka maningi panyaya dzeutano dzinedzi.

Kazhinji kacho mitombo yechantu iyani inenge yakatonyorwawo mashandisirwo ayo nezvinoonekwa mumushonga uyu ngemutauro wekunobve mutombo wacho kana wabva kumandau wonyorwawo ngechindau kuti wabva kumandeere wonyorwawo ngechindeere kana uchibva ngekumahlengwe ndizvona zvechindodaro.

Mashakani emupuranga anobetsera maningi kunyanya kune antu ayani anonga anedambudziko rebesha nepamwoyo panenge peirwadza weikotsora. Kundomaise pamwoto kwakukwatisa, kwakumwe mvura yacho, muntu unokone kutopora.

Miti inorapa mizhinji haisimboo yekuende kunotsvake kuretu kuti uchitohambe nerwendo kotsvaka kuti ndichamboende kunotsvake mushonga mushango mizhinji yacho imweni inotoonekwe mumadziromwo mwemhatso inenge itorimwo chodiwa kuziye kuti muti wacho unonmboshandeyi unorapeyi unoshanda sei.

Mashakani emukotopeya anobetsera maningi pautano hwemuntu azhinji anotore mashakani emukotopeya oakwatisa pamwoto ozomwe mvura yacho kuitire kutetepese ngazi kuti ihambe zvakanaka mumwiri mwemunhu.

Kune humweni humabundo huryiwa hweiryiwe msahakani acho hunodetsera maningi pane zvinenge zveitambudza antu. Saka kuzvirya kungozvtsenga zvega amweni aazvidakariri chazvinoita munoti mwabike muto wenyu zviya kwakutore humashakani huya kwakuhudambura dambura kwakukandemo kwakuchirya nemuto uya watorye mushonga warapika.

Kamuti kanonzi kamunuhwa-nuhwa kamuti kadoko-doko kane mashakani anombaanuhwa yaambo, asi mashakani iwayo anobaadetsera kune vane vana vaya vanovhunduka, vane bereyere. Ukaona mwana adarozve kwakutora mashakani acho kwakumapukutira mumwiri wemwana wo. Kumapukutira mumwiriri wake mwanawo biriwiri rinotopera.

Kune mimbiti yakati wandei inodetsera maningi pakurape zino, asi kune umweni unotorwewo mashakani acho kana uine zinorinorwadza zviyani rine buri kwakuchwanya ngebuwe mashakani acho ayaya zvochiite muto kudai kwakutora kwakutsondorere paburi rezino payapaya wotovhare mukanwa mwako wotopora.

Kune imweni mbiti miti inoti ukai dambura mashakani acho kudai kubvise shakani racho kubve pa muti waro pano bude mukaka mukaka woo unoite kungatee auna basa asi unoshanda maningi mukakawo kurapa matenda akaita kungatee ngeano bata makanda e antu.

Imweni mimbiti inorapa antu inotoite kotsvakwa ngeanhu yotouya yosimwe pamhatso kana kuti panga pachibhehleya kuti tichitora mashizha acho. Warwara wozi enda wotora mashizha wodai wodai wotohadzire mutombo. Miti mizhinji ayisisina nemashakani mazuwano ngenda iyona iyoyo yekutapurwa tapurwa.

Kune imweni mitombo yechiantu inoshandiswa kuburikidza ngekureketere muti kana kabundo zvaunoda iwewe kuti zviitike wotoenda pakabundo kaya wotokareketera kuti ndoda chakadai chakadai chakadai ngachiitike zviro zviya zveitoitika kubudikidza ngekamutiko ako zvakadaro zviriko kumishonga yechiantu.

Mishonga yechiantu yakanakire kuti ino kona togadzirwe muntu atori pambatso pake echishande zviro zvinondooneka zvakadai ngemapuwe eyitaka taka kana eyida muto wacho eyitaka taka zvaano taka zvo eyitore muto wacho zvirinyore kugadzire muntu ari pambatso pake.

Mashakani emudima anorape zvakawanda. Amweni anoti anounze raki amweni akati anotsondotwa-tsondotwa kuite muriwo achiri matete acho aya eitorape zvirwere zvakasiyana siyana mumwiri. Musinga wacho unobetsera ana mai arikubve kubara kusunge muchiunu kuti ndani isakurisa maningi. Zveshe izvi zvinodetsera maningi.

Kune mitombo yechiantu inoonekwe mushango imodetsera neana aya ane ntuturwa vaya vanodonha. Inoiswe mashakani acho oiswe mupoto, okwatiswa nemaruwa acho awawo, onwe mvura yacho echindodaro. Dzimwe nguwa adonha paya paanowa payapaya motora momukwizhira mwechimukwizhira mwana uya unokasira kumuka.

Bereere rinorapwazve ngemuti unotore mashakani echimweni chimuti kudai chinonhuwa, zvekuti kunhuwa chaikochaiko, unotsukute tsukute mashakani acho mweichipukutire pamwana uye unonge echivhudhuka uya kunyange akaata paya paanopatika patika paya paya munondo mutsukutira mwomusiya aata unoba aata zvakanaka mwamutsukutire mashakani emutiwo.

Kune imweni miti inoshandiswa neanhu pachianhu chedu kurapa ana kuti mwana akadai zviya unovhunduka usiku kana kuti aati kungotore mashizha acho kwakutsukuta tsukuta kwauchitsukutire mwana peshe peshe mumwiri mwake kusure kwenzee muhapwa umu muhapwa mwake mwechitsukuta peshe nepashi petsoka mwana unoate zvakanaka .

Iyo mishonga yedu yechianhu yetinayo pasi yetinoti pamwe tinotore nzinde pamweni totora mashakani acho, pamweni tinotora maruwa teigadzira mitombo yedu yetinogadzira ndiyozve yaakutirwa ngeayungu ochiende koogadzirawo zvaanogadzira yoodzoka yodzoka yamumabhotoro yopuwe mamweni mazita yotange kudhuriswa.

Imweni mishonga yechianhu aisimbori yekutohamba wechiende kotsvaka ndondotsvake mushonga wakati yakatozara munharaundamwo mwatinoshandira ndomweunotoiona imweni itori mumadziro mwemhatso imweni mumundamwo memunenge mwakatorime magwere enyu ndomemunotoiona kwakutotra muntu kwakutodetsereka.

Humwene humabundo hwatinoona kanyiyo hunoita ingatei ahunabasa asi wozohuona unozwa woti aaa hunebasa rakakosha. Zvimweni zvinokona kuryiwa semuriwo mwotobika mwotoisa munyu mwotorya . Asi mworya mumuriwo wenyuwo munenge mweitozvirapa zvirwere zvakawandisa ngekuti mishonga yechiantu inorapa zvirwere zvakawanda

Kune miti ino shandiswa kudzinge mhepo mu mwiri kundo tore mitiyo kwaku unyike mu mvura woata ushiku hweshe urimwo mu mvura mwo mangwani wa muka woku pitipidze mvura iya weindo darokwo kuti mazuva matatu aka teererana mhepo ino buda mu mu mwiri mako.

Mimbiti inowanikwa mushango umwo inoshandiswa zvakasiyana siyana. Imwe Inoshandiswa kugadzire njira yemwana kana munhu uine mimba zviyani. Unotoite kutotsa wotore nzinde dzacho wonyike mumvura wotomwa uchindodaro mazuwa ekuzobara osvika kuti wobereka zviya zviite nyore zvisazonesa.

Miti inomera yeikura muberere rematso inokona kushandiswa neamweni antu kugadzira mitombo inopuwa vantu varume kuti vasabve padhuze nematso akaenda kuri anopetuka ipapo eindofunga kuti kumatso kwangu kuya maitiro akaita mutiwo uri muberere rematso ndizvo zvaanenge achitoita hakuna kuretu kwaanoenda.

Kune imweni zve mitombo yechi antu ino onekwe mishango yaka tarisane neku raise chirwere cheku wawiwa zvino bate makanda evanhu umweni uno vawiwa umweni uno bude mapundu umweni unongo swinywa agara eingo kwenya nguva zhinji kundo tore mashakani embuti woo oto kwizire pa maoko pano vavapo kana pane mapundu ukadaro mazuva mairi matatu zvato pera.

Mutikiti muriwo wakambanaka yambo, iiii mutikiti unonaka kunyanya ukaubika woisa nedowi zviya zviya aaa ukaurya auzourekeri , amweni anotora ndora dzacho osanganisa nemutikitiwo, inodetsera maningi kune anhu aya anenge anine ropa shomani inodetsera.